Vanthu vekuutano wanombopota mukuwo umweni veiuya kohloyale vana kwevanogara kuti vaningirwe kuti havana zvitenda zvaanazvo ere pamweni pakhona vanohamba vachitongwaririra vana vayavaya kubve kuzvitenda zvakanakira kuti ndozinoponesa zvinoite kuti zvirwere zvisatapukira kuenda kune vamweni vanthu.

Zvaoneka kuti kushandisa mvura yakasvipa kunoguma kwazoite kuti vantu vaite zvitenda. Hino vantu vanofane kungwaririka kubve kuzvitenda ngekushandise mvura yakachena. Izvi zvakanakire kuti muntu veshe hazobatwi ngezvirere zvinotapukidza ngekushandisa mvura yakasvipa.

Vana vadodori vanosise kugara veihloiwa utano hwawo kuningire kuti avangadaro vane zvitenda ere zvavakumira. Zviro zvakanakire kuti ndikwona kwavanogare vakangwaririka kubve kuzvitenda zvakasiyana siyana.

Kungwarirwa kwezvirwere kosise kuti kutoitwe maningi mazuwa anaya zvona izvozvo zvakanakira kuti ndokuti vana vadodori ndumure ndombi zvese nemajaha kunyangwe nekona kune anhu akuru vagare vakagwarira muzvirwere vasarwa zvirerwe zvisatapukidza kuenda kunevamweni vanhu.

Vantu vanenge veidetsere vatenda kana kuti vanenge veiningira ngezvezvitenda vanosise kutopfeke zvindxoko zvinovangwarira wona kuti vasatapukirwa ngezvitenda. Izvo zvakanakire kuti vanogara vakangwaririkawo kubva pachitenda chavanenge veitorapawo muntu .

Zvakasise kunaka kuti vantu vakushirwe mashoko anezvekuita nekuvangwarira kubva kuzvitenda, hino pamweni pakona vanoite ekutonyore zvinyorwa zvinohamba zveifundise antu kuti vazvingwarire kubve kuzvitenda izvi zvakanakire kuti ndokuti vangwaririke kubve kuzvitenda.

Bandiko reutano rine vantu vakatinakira manhingi. Vantu vanoningira ngezvezvirwere, vantu ava ndivo vanouya veitifundisa zvinoenderana ngezvirwere, ngekuti tongwaririka mangwaririkei kubva kuzvitenda zvakona zvakatekeshera nenyika ino iyi. Pamweni pakona vanotombouya veitifundisa maererano ngezvitenda zvakona izvozvo.

Madhogodheya kana kuti vakoti pavanenge veibetsere vantu vanorwara ngezvirwere zvinokone kutapukira kwavari. Vanosise kuti vatodhloke mbahla dzinotovangwarira vona kuti vasatapukirwavo ngezvirere zvarwarisa muntu vavari kubetseravo.

Mishonga inorapa zvitenda inosiyanasiyana imweni yakona inoita kuryiwa ,imweni yakona inomwiwa, asi imweni yakona inotakubairirwe mumushuna, inobairwe mumushuna yakanakire kuti inobarumba kuende kutooporese panorwadza panguwa dodori.

Kuningirwa nekurwarirwa kweutano rwevana vadodori ndochiro chakakosha maningi pashi panapa ngekuti ndivona vantu vanozorarama mangwana avo. Hino zvakanyanya kunakire kuitira kuti vana vasabatwa nezvirwere zvakasiyana siyana vararame vakure zvakanaka.

Ndinogonda kuti mwona mubandiko rezvesimbi, ndimozve mune bandiko rinodzidziswa vantu ngezvematenda kuti orapwa murapirwei mukati mwenyika. Zvona izvi zvakatikoshera maningi.

Muntu weshe pashi reshe unosise kuningirwe utano hwake kuti hugare hwakanaka. Hino, ndau dzinoitwa ngezveutano dzinofane kuwanda kana kuti dzinoite kuti vantu vagare vari vatano dzinofane kuwanda, kuite kuti vanhu vagare vakangwaririka kubve kuzvitenda zveshe zvingadai zvechikone kuvabata.

Takaningirana nemuntu weshe pashi panapa, kana kunyika dzimweniwo dzinosanganisirawo nyika yedu, muntu weshe unofana kuone mvura yakachena kuite kuti asabatwa ngezvitenda zviyana zvinotapudzirwa ngei, ngemvura inenge yakasvipa. Izvi zvakanakira kuti zvinongwarira vantu kubve kuzvitenda zvona izvozvo.

Mubandiko reutano mune amweni makurukota kana kuti zvimabandiko zvidodori zvinoningira ngezveutano hwevana vadodori. Pamweni. pakona vanomboonawo ngehwe vantu vakuru asi kunyanya vana vadodori izvi zvakanakira kuti ana adodori ndoanoningirwe utano kuti vakure vazoitawo vanumuzana nasungukati amangwani.

Utano hunosisa kutooneka pamunthu weshe unorarama pashi panapa. Hino, mukuwo umweni vanthu veutano, makurukota eutano anohamba eibhiira vanthu, eipire vanthu mashoko avanode kuti vaziye maringe neutano hwavo. Izvi zvakanakire kuti ndozve pavanobhiirwa kuti munthu woite mangwarirei kuti zvirwere zvisatapukira kwakawanda.

Pashi reshe muntu weshe unosise kuti ange eitoziya ngezveutano. Hino pamweni pakona, vanoite yekuuye kuzvibhedhlera, pamweni pakona vanotohambirwa mumwakanyi mwevanogara. Zvona izvi zvakanakire kuti, pevanoguma kuzvibhedhlera kana kuti pevanouya nemumakanyi mavo ndopavanobhuyirwa njira dzekuti vazvingwarire kubve kuzvitenda zvakawanda.

Muntu weshe wepashi panapa unosisa kuti ashandise mvura yakachena . Kushandisa mvura yakachena kwakanakire kuti kunongwarira vantu kubva kuzvitenda zvinotapukidzwa ngekushandise mvura yakasvipa .

Vana vadoodori pavanenge veifunda vanosisa kupota veitobhuyirwa nezveutano zvona izvi zvakanakire pakuti ndipona pavanozwa njira dzekuzvingwarira ndidzo kubve kumatenda akawanda maningi otekeshera nenyika.

Makurukota eutano anomboite mukuwo waanobatana pamwepo enyika dzakasiyana siyana, eimboxasa ngezveutano hwepashi reshe izvo zvakanakire kuti vanenge vakabatana veibhuire pamwe vanobuda nenjira dzakawanda dzekungwarira antu ndidzo kubva kumatenda akawanda.

Pashi reshe muntu weshe unoningirirwe kunge ane utano. Hino pamweni pakhona vantu vanofanire kushandise mvura yakachena kuitire kuti zvitenda zvinotapukira ngekushandisa yakasvipa zvisaoneka, zvisarambe zveiwanda.

Mugodhi ndeimweni ndau inotipe mvura yakachena kuti timwe. Kushandise mvura yakachena kwakanakire kuti ndokunoite kuti tisabatwa ngezvirwere-zvitenda zvinokonzerwa nekushandise mvura yakasvipa.

Ndau dzinoitwa ngezveutano kungaa kurapwa kana kudzidziswa ngezveutano dzinofanire kuwanda kuitire kuti vanhu vafundiswe vapuwe ruzivo padera pezveutano kuitire kuti vangwarire utano hwavo nehwevamweniwo.

Mushando webandiko reutano kuningira utano hwevantu nekuningira kuti vantu vari varikunyanya kurwara ende chiini chirikuite kuti vadini varware. Izvi zvakanakira kuti vaona kuti chiini chirikuita kuti vantu varware nekuti vantu vari vari kurwara vanobva vashanda nacho kuti vanhuvo vasaramba vachirwara.

Muntu weshe pashi reshe uno ningirwa kuti ange ane utano eyi ite zviro zvino ita kuti arambe ayine utano izvi zvaka nakire kuti muntu unogara aka ngwaririka kubva ku hutenda eyi itawo kuti zvitenda zvisa tapukira kuenda kune vamweni vantu.

Utano chiro chinokosheswa pashi reshe ,zvekuti panotomboguma, ee mukuwo wokuti nyika dzeshe, kana kuti dzakawanda dzinobatana, kutomboise ndxondo pamwe kudetserana kuona kuti vodini, kuti muntu weshe ange ane utano pashi panapa.

Utano chiro chinofane kungwaririrwa kunyika dzese kana kutoti pashi reshe. Hino hunongwaririrwa mangwaririrwei. Vanhu vanofane kumwe mvura dzakachena, kushandise zviro zvakachena. Zvakanakire kuti hazvizoiti kutj zvirwere zvitapukire kuvantu kana kunyika dzakasiyana siyana.

Utano hwendxondo utano hunoningiriva kuvantu veshe. Ngekuti ndozvinoite kuti vantu vagare makanaka, muntu aiziya zvanokona nezvaasingakoni.

Kutaika kwendxondo chiro chinotooneka chakashata mundaramo yedu hino vantu vanosise kuyore vantu vo vondohloiwa kuite kuti vadetserwe paku pachitenda chavanenge vanacho icho izvi zvakabakire paku ndokuti vapetuke kuite vantu vakati hwe.

Utano hwendxondo chiro chinotoningirirwa kumunthu weshe kubva kundumure kuguma kumadhodha nemasukukati izvi zvakanakira kuti ndookuti munthu aziye zvaanokona nezvaasingakoni eiite zviro zvinoendese mberi kwete kupetudze sure.

Utano hwepfungwa Utano hunotoningirirwe kumuntu weshe. Hino kunotori nendau dzekuti dzinohloyiwe muntu pfungwa, ndxondo kuonekwe kuti dzichakaeme zvakanaka ere nekunopiwe mazano ekuti muntu akataike ndxondo unozwinyi, unorapiwa marapirwenyi.

Bandiko reutano rinooneka kumabandiko akawanda-wanda, Kungaa kumapurisa kana kumautoyo. Hino pamweni pakona bandiko iri rinoningira ngezveutano hwendxondo. Reiningira kuti ndxondo dzakadini utano hwendxondo hwakanakire kuti ndokuti muntu afunge zvinomuendesa mberi, aziye zvanogona nezvaasingagoni.

Denda remupfungwa ribaari denda rinotitikhabeza nguwa yeshe yeshe ngekuti yee, avagariki navo vantu vakadai hino yee, vanosisire kuti vatorwe vondo ende mundau dzevanorapwa kuti vaba apetuka kuite munhu wemenemene unogarika naye.

Mundau dzeutano mwakadai ngemuchibhedhleya munosise kutoite vantu vanoshandemwo kungaa vanorapavo kana vanotomuchenesa vanotomutsvaira kuti mugare mwakaningirika, zvakanakire kuti ndokuti zvioneke kuti panoitwe ngezveutano ndokuti pasatotapukirawo zvimweni zvirwere ngekuti panouya varwere hino pakasagara pakachena panototapukirawo zvimweni zvirwere.

Indau dzakatinakira maningi dzakadai ngezvibhedhlera ngekuti ndikwona kunorapwa vantu vanenge vabatwa ngezvitenda kana kuti vakuwara akuwara, hino dzinosise kuwanda kuti vantu vawone kurapwe zvitenda zvavanenge vanazvo .

Mundau dzeutano ndimozve munooneke midziyo inodetsera pakurape vatenda. Midziyo iyona iyo inofane kuwanda, nendau dzakhona dzinofane kuwanda kuitire kuti vantu vasanetseka ngekuhambe mihambo yakareba kuenda kuretu kodetserwa zvitenda zvevanenge vanazvo.

Ndau dzinorapwa vantu kana muzvibhodhlera munofane kutowanda vantu vanoshandemo nendau dzakhona dzinofane kuwanda ngekuti ndikonazve kunoponere vantu vanenge vakuwara kana vanenge vabatwa ngezvitenda.

Nndau dzinoitwa zveutano kana zvibhedhlera ndondau dzakatokosha maningi pakuti ndikonwa kunorapwe vantu matenda ndikwonazve kwavanopuwe magomboti kana kuti mitombo dzinovarapa nekutovangwaririra kubva kuzvitenda.

Tikaningira muzvibhedhleya zvimweni zvikuru kana zvidodorizvo munotooneke midziyo inobetsere madhogodheya kungaa kuhloya muntu kuti chiyaiyo chaanopandwa ndicho ngechiri. Zvakanakira kuti ndokuti vaone kuti voita murapirei muntu kuti chitendacho chipere.

Ndau dzinoitwa ngezveutano, kana ndau dzinorapwa vantu, indau dzinosise kuwanda kumakanyi zveshe, kweshe kunogare vantu, Izvi zvakanakire kuti ,vantu avazohambi ,mumango wakareba, kuenda koodetserwa kwavanodetserwa, chitenda chavanonga vanacho.

Muzvibhedhleya munosise kutoite motikari dzekuti pakaite mutenda unenge akorere kurapwa pachibhedhleyacho kana kuti unode kuende kuchibhedhleya chikuru oende mumotikarimwo orumbwa naye kuenda kuchipatara chikuru akasire kuonerwe zvekuita asati arwadziwa maningi.

Ndau dzinoita nezvehutano dzinosisa kuwanda dzingadai dziri muzvibhedhlera zvikuru kana zvidodori kana Mona munotengeswa mutombo munosisa kuwanda ngekuti ndomunooonera vantu zvitenda zvavanenge vabatwa kana vayani vanenge vakuwara.

Ndau dzinoita nezveutano ndoondau dzekuti waite chitenda kana kuti waite dambudziko woenda wondoobhuirwe marapirwe ezvingaitwa kuite kuti ugare une utano hwakanaka nguwa dzeshe.

Ndau dzeutano ndidzo dzinoningirwa kuti mungilahlazana engopedza kubara payani aendeyo kana kuti ato. Zvona izvozvo zvakanakira kuti kuitira utano kwemwana wabatwa uwowo nemundahlazana wakona kuitira kuti pasaitike zvirwadziwo kana kuto bata zvirwere .

Ndau dzinoitwa ngezveutano kana kuti zvibhedhelera zvinofana kutowanda ngekuti ndiko kwega kwekuti vanthu vakaite zvitenda vanondorapwa kana kuti kune vaya vasingazii mitombo dzemushango vanondodetserwa kona iyoyo kuitira kuti vangwaririke pautano.

Ndawu dzinoningirwa nezveutano dzinosisa kuwanda munyika ngekuti ndidzo ndawu payeni dzinodetserwa vantu vangaa vana vadodori kana vayeni vakura vaningirwe zveshe kudetserwa pazvitenda zvinonesa mazuwaanaa kuita kuti kana vati vana vadodori vaonewo ndaramo yakareba vazokurawo kutoita vantu vanoita zvevanoita.

Ndo bangaradza zve ngema kiriniki zvipatara zvi dodori ne hundau hu dodori hwe bandiko re utano kuti zvakati nakira maningi vantu isusu ve mukanyi neve kweshe kwavano garayo ngekuti ndo kwetino kasira kundo detserwa zvi matenda zvidodori zvetinenge ta sangana nazvo tei puwa he zvi makadhi zvino ita kotenge mushonga ku zvitoro zve mushonga ino rape matenda.

Bandiko refundo munosiso kuita ndau dzinenge dzichifundiswa ndombi nemajaha ngezveutano izvi zvakanakira kuti vantu vakafunda ngezveutano ndokuti vaone kuzorapawo vantu vanenge veirwara kana vanenge vakuwara.

Kugunda ngezveutano chiro chinotoningirirwe kunaka kwacho maningi mundaramo yevantu kuti ndokunohloyiwe vantu veibikwankuti vazoshande kuite madhokodheya anodetsere vantu vanenge vabatwa ngezvitenda zvakawanda.

Kufunda ngezveutano chiro chakanaka pakuti muntu akafunda ngezveutano ndiponazve paanozoite madhokodheya kana kuti umweniwo muntu unoshande muutano zvona izvo zvakabakire kuti ndokuti matenda apedzwe pasi panapa kana kuti adzakisirwe asarambe eikuwadze antu.

Tikazviningira kufunda ngezveutano chiro chakanaka maningi ngekuti ndiponazve panobikwe vantu, Nekuti ndopavanohloyiwazve kuti vazoone kurape vantu vanorwara, vaone kupedze zvitenda zvinooneka muvantu.

Kufunda kwe utano kufunda kwakanaka maningi ngekuti muntu akafunda ngezve utano ndiyena unozo kone kupedze matenda anobate vantu kungaa ku marapa kana ku mangwarira kubve ku vantu.

Kufunda ngezveutano chiro chakanaka kuchikora chepadera, vana vofundiswa maningi ngezveutano. Zvakanaka maningi ngekuti ndovanozokura vozorape vatenda, vogadzire mitombo inozorape zvitenda.

Kufundiswa ngezveutano chiro chakanaka kungaa kuchikora chechipiri kana chikora chepadera zvakanakira kuti ndikona kunohleyiwe vanthu vanozodetsere vamweniwo vanthu muzvitenda zveshe nevanenge vakuwara.

Ntombi nemajaha kana kuti vantuwo veshewo vanosise kufundiswa padera pezveutano zvakanakire kuti dhokodheya vangwaririke kubve kuzviyaiyo zvazvemuhlobo yakasiyana siyana .

Muchikora chechipiri kana chikora chepadera ndimwona munonyanye kufundiswe vanhani kana ndombi nemajaha ngezveutano kufunda ngezveutano chiro chakanaka maningi ngekuti matenda anode kuti apedzwe pashi panapa kana kuiti aitwe mashomani hino zvakanaka kuti ndiwo anozoite madhokodheya kuti vazorape vanenge veirwara.

Kufundiswa ngezveutano zvitori fundo yakanaka inotoningirwa kutoitwa mazuva anaya. Mukufunde zveutano kwakanakire kuti ndikona kwavanohloiwa vari vana kuzwa kuti vanoita marapirei matenda akadai kuwanda.

Bandiko reutano nebandiko refundo mapandiko mairi anoryidzana pakuti vandani ava pavanofunda kubve kuchikora iyo pane pavanozofunda nezveutano mberi vechihleiwa nekuhluzwa zveshe vechifunda kufunda zveutano zvakanakire kuti ndivona vanozofunda kuite vantu vanozorape vamweni vantu nekugadzire mishonga.

Mashoko eutano mashoko anosisa kurambe eitoziiswa kuvantu. Hino pamweni pakona vanonyire zvinyorwa kana kutumire vantu vanondokushe mashoko kuti vantu vangwarire utano. Ndozvazvakanakira izvozvo vantu vanogara veiziya kuti voita mangwarirei utano.

Kuziise vantu ngezveutano hwezvekurya chiro chakanaka kuite kuti vanhu vanongwaririka kuzvitenda zvinotapukira ngekurye zvikafu zvakashata kana kuti zvakasvipa.

Mashoko eutano kana kuti mashoko anobvume zveutano mashoko ekuti anofane kuzikanwa ngemuntu weshe , zvona izvi zvakanakire kuti vantu vanongwaririka mumambatso mwawo mwavanogara veiita kuti zvirwere zvisawanda, zvisatapukira mangi kuvamweni vantu vona vagarewo vakangwarika vasarwara arwara.

Mutemo we bandiko reUtano mutemo unosisira kupurutanwa ngemuntu weshe unorarame munyikamwo ngekuti zvakanakire kuti zvinofundisa vanhu kuti vagare veiziye mitemodzo vateedzere zvinodiwa nguwa dzakawanda mukuwo yakawanda kutoti vona vangwaririke kubva muzvirwere zvakawanda veitedzera mitemo dzonadzo.

Mundau dzinorapwe vantu kana kuti muzvibhedhlera munotooneka vantu anoshandemo vakadai ngevakoti kana madhokodheya. Antu aya anoyandisa mudziyo shaanoshandisa yakaita inga naiti kuti abaira vantu mutombo. Ndiko kunoponera vantu kona iyoyo vanenge vabatwa ngezvitenda kana vanenge vakuwara .

Ndau dzeutano ndodzimweni ndau dzinopangwe vantu kuti vangwarire utano hwavo. Izvi zvakanakire kuti ndokuti vantu vagare veiziye njira dzekuzvingwarira kubve kuzvitenda zvingadai zveigone kuzovabata.

Muzvi bhedhleya ndimona ningirirwa ngezve utano hino munenge mune madhokoteya ne vakoti vanenge vei shandira pamweni kungava ku dhloya kana kurapa vatenda vanenge vari imwomwo.

Muzvibhedhleya ndimona mwekuti teide kudetserwe zvitenda zvetinenge tinazvo, kungaa kuti zvingwarirwe kana kuti tipone kubve kwezviri, ndopetinouya toningirwa ngemadhokodheya kuti tione kurapwa zvitendazvo.

Zvibhedhlera kana ndau dzinodetserwe vantu ngezveutano dzinosise kuwanda ngekuti vantu ndokwavanoponera vangava vasharukwa kana vana vadoodori vengwarirwawo kubva kuzvitenda zvakawanda.

Mundau dzakadai ngezvibhedhlera munosise kuite motikari dzekuti muntu akaite chitenda chinode kurumba rumba oiswe mona umomo okasike kugume kwaanenge eide kurapwa ari, zvakanakire kuti ndidzona mota dzinorumba kuti muntu agume eyirapwa ngekukasira.

Mundau dzakadai nezvibhehlera ndomumweni munoerengwe mapepa anenge eyibhuya ngezvekuti muntu unode kuita marapirwei. Hino mapepa aya akanakire kuti anenge aironza zveshe zvinofanirwa kuitwa muntu kuti apone pachitenda kana kuti arapwe paakakuwara.

Zvibhedhlera zvinosise kutowanda meshe mumakanyi kungaa kurikuri kunevantu kuitire kuti vantu veide kudetserwa zvinechekuita neutana vasahambe mimango yakawanda mumango wakareba kuende kunodetsera.

Ndau dzakadai ngezvi bhedhleya kana kuti ndau dzinoitwa zveutano dzinosisa kutonge dzakato chena kuti paonekwe kuti apa ndopanoitwa zveutano ndau idzi dzinofane kuwanda kuti anhu asahamba mumango dzakakura kuti vagumeyo vadetserwe.

Muzvibhedhleya mweshe munosise kuite motokari zvekuti muntu akarwara zvakorerwe pachibhedhleya apapo unopinde mumotikari oendeswe mune chimweni chibhedhleya chekuti ungakone kudetserwe kuti apone.

Zvibhedhlera zvinosisa kuonekwa mundau dzakati vandei nekuti ndondau dzakatinakira maningi. Ndau dzakanakira kuti ndokwatinorapwa ndokwatinoona chinyi mitombo inodini inotirapa kubva kuzvitenda zvakasiyana-siyana, ndokwatinongwarirwa kubva kuzvirwere zvakawanda.

Ndau dzekuningira ngezveutano kana kuti zvibhelera zvinosiso. kutowanda kuitire kuti vanhu vakawanda vasaneseka nekuhamba kuenda kuretu kunorapwa zvitenda zvavanenge vanazvo kana kuno hloyiwa zvakanakira kuti vanhu havaneseki vanokasira kunorapwa zvotoitawo kuti zvirwere zvisatapurika kuvanhu vakawanda.

Ndau dzinorapwa vantu kana kuti ndau dzinotengeswe mitombo zveshe nekugadzirwa indau dzakanaka maningi dzinoningirwa kukosha kwadzo kuti ndimo munoponera vantu kuzvitenda zvakawanda maningi

Pounohambe mutaundi paya kuti nde-nde hautami chitoro chinotengese mishonga inorape matenda. Wechindoti piti-piti mukatomwo unoona yee mwakaite yekuti chee mamushonga ano anotengeswa kuti ashande kuzorape matenda akawanda maningi otishatira pashi pano apa. Hino ndooona akati chee kuzara eitengeswa, anobarapa.

Zvibhedhlera ndoo ndawu dzikuru muntu akarwara akakorera kurapika arikumuzi kwake arikanyi kwake unoende kwona iyoyo kuchibhedhleya osvika onekwa zvemene mene zvakurwadziwa ndizvo zviinyi uone kurapwa ngekukasira kwona avanyanyi kuzokorera kurapa vanorapa kuti ngatopora atopetuka paanga ari pemene mene.

Zviitenda zvakadai ngezvinobata mumwoyo kana mapapu chiro chakanaka kuitira kuti unokasa kudetserwa chitendacho chisati chakukuwadza maningi.

Muntu akawonekwa eyipandwa ngezviro zvaasingazwisisi, unosiso kuti ahloyiwe owoneka kuti chiinyi chinenge cheyi, chiyinyi chiyayo chaanenge eyizwa, zvakanakira kuti ndopavanochitangira kuti vawone kutomurapa.

Mazuwa anaya zvitenda zvemukati zvonesa maningi, saka munhu aende kuchibhedhlera unosisire kuti atombovhenekwa kumbohloiwa mukati menyama dzake kuti mwakadini. Izvi zvakanakire kuti kana aine chitenda chaainacho, unokasire kutorapwa, otooneka kuti ngechiri choita marapirwei.

Takazviningira mukuwo mazuva anaya vantu vasharuka vanobatwa maningi ngezvitenda zventengo dzemukati. Hino ungaona muntu musharukwa abatwa ngechitenda chenhengo dzemukati ngaasagare pamuzi. Endai naye kuchibhedhlera anoe kuti arapwe ndokuti aone ndaramo inowedzerwa.

Mundau dzinorapwa antu dzinoite vantu vanonga veito shandisa mudziyo yakasiyana-siyana, kuvheka mungaa mukati memuntu kuti paoneke kuti chiinyi chinenge chiimwo kuwanda. Izvi zvakanakira kuti ndokuti vaone nekuti voshandise mitombo dziri kurape zviyaiyozvo zvavanenge vavheneka.

Zvitenda zvinobate muntengo dzemukati zvitenga zvinoshata maningi hino zvinokurudzirwa maningi kuti ukazwa weita kungatei unorwadziwa ntengo dzemukati usagara pamuzi pako, enda kuzvibhedhlera wovhenekwa uoneke kuti chinyi chinorwadza. Izvi zvinodetsera kuti kana Paine chitenda chiripo chinokasire kurapwa chisati chadzaka munzinde.

Muzvibhehleya vantu vanosisa kuhloyiwa nhengo dzemukati kuoneke kuti dzichiri neutano here zvakanakire kuti vakaoneka vane chitenda vanokasire kurapwa chisati chashata.

Muzvibhedhleya mune dzimweni midziyo dzekuti muntu kana asingachakoni kuchenese ngazi yake ega ngeitsvo unodzibairirwa michini idzodzo, dzakanakire kuti ndodzinenge dzakutoshanda ingatei itsvo dzeitochenese ngazi muntu otopona otorarame ndaramo yakatonaka.

Zvitenda zvonyanya kunesa mazuva anaya ndizvona zvemukati. Ndengo dzemukati ndoodzonyanya kubatwa ngezvitenda zvonesa maningi. Hino madhogodheya oita eishandisa ruxunga kuti aningire mumasai-sai zvinodiwa kuti muntu adetsereke ngekukasira kana eizwe chitenda chemukati.

Toningirazve kuti madzimai ane ndani vantu vandoningirwe kuti vagare veindohloyiwa kuzvibhehlera kuoneke kuti ndani yavo ichakaeme zvakanaka here. Izvi zvakanakire kuti ndoopavanopuwa mazuva evanoningirirwa kuti vanenge veizobara, kuti vagare vanegadzirira.

Madhokodheya ane mushando wekupota eihloye vatenda nhengo dzawo dzemukati kuite kuti dzinenge dzine chitenda chinenge cheinesa zvakanakire kuti pakaite chitendea chinenge chatobatwa chotokasire kurapwa mukuwo uwowo chisati chadzase/chadzaka nzinde.

Tikazviningira maningi mazuva anaya zvirwere zvouraya maningi zvirwere zvinobata nhengo dzemukati. Hino muntu akaoneke kuti une chirwere ichocho hafani kugare pashi kugare pamuzi ngaende koone madhogodheya. Izvi zvakanakira kuti ndokwanobetsera kutorapwa kuti chirwere ichocho chione kurapwa. Chitenda ichocho chione kurapwa chisati chadzika mudzinde chisati chanyanya kukuvadza.

Zvitenda zvonesa maningi mazuwa anaya zvitenda zvinobate nthengo dzemukati. Hino munthu akazwa asiri kuzwe zvakanaka mukati mwake unofanire kuende muchibhedhlera ondoovhenekwa mukati imomo kuti zvionekwe kuti ngepari pane chi pane chitenda ichocho icho..Zvona izvi zvakanakire kuti munthu unokasire kurapwa chitenda chisati chanyanya kushata maningi.

Kune ndau dzekutioti ndidzo dzino gwarirwe mutombo kana dzinogare mitombo inoseenze kurape zvitenda zvakasiyana-siyana. Zvakanakire kuti ndimona mweinozotorwa yeishadiswe koodini, koorape vatenda.

Mubandiko reutano mune humweni hundau hunovhenekwe mitombo. Kungaa kuigadzira kana kuona marapiro einoita. Zvona izvi zvakanakira kuti unongwarire mutombo yakakosha maningi kuti izorape zvitenda zvakawanda zvemuhlobo ngemuhlobo.

Mundau dzinorapwe muntu dzitoriyo ndau dzimweni dsekuti dzinovhenekwe muntu kuti aonekwe kuti chiyaiyo chaanacho ngechiri kuti aonekwe chiyaiyo chaanacho ochionekwankuti oitwa marapirwei.

Mundau dzinovhenekwa kana kuti mundau dzinogadzirwe mushonga ndomwadzinonyanye kugadzirwa kana kuto nasirwa pekuti dzingwarirwe umwomwo pamweni pakona dzinoiswe mumatomi dzonyorwe zviro zvekuti wooshandisa wozoziye saka ndiko kumweni kunaka kwemitombo yechingezi pakuti inenge yakanyorwa mashandisirwe eunode kuti uzoitwa.

Mundau dzinoitwa ngezveutano mungaa muzvibhedhlera zvikuru kana mumweniwo munoitwa ngezveutano, munosise kuite midziyo inovheneka, mungaa mukati menyama yemuntu kuti zvioneke kuti chiyaiyo chaanacho ngechiri. Hino zvakanakire kuti unenge wotoona kuti chiyaiyo ichi chaonekwa chinoda kuite marapirwei.

Mundau dzinoitwe zvemishonga mune ndau kana kuti dzimweni mhatso dzinoitwa nezvekuvhenka zvemumati kana kungwarirw mutombo dzagadzirwa zvakanakire kuti mitombo iyana igare yakangwarirwa kuti isashata.

Muzvibhedhlera munosise kutoite ndauwo dzekuti vatenda vakauyaa vanovhenekwaa, kuhloyiwaa kuonekee kuti vanonyanye kurwadziwa ngepari, chiyayiyo chavo chiri pari, izvi zvakanakire kuti ndoopanozotangire madhokodheyaa kuone kuti voita marapirei mutenda wauya enaa iwowo.

Mitombo yechingezi nguva mukuvo mizhinji yakona inenge yakaite kungwarirwe mumabotoro muzvitumbu. Kuitira kuti ingwaririke zvakanaka chakanakire mitombo iyi inenge yakanyorwa pazvimatumbu zvakona mashandisirwe eunode kuti uitwe. Saka ndochimwe chezvavakanakira kuite kuti muntu veve veiushandisa usazvipimira vakawanda kana mushomani handitika.

Ndau dzinorapwe vantu kutori nezvimweni zvimbatso zvekuti zvine midziyo dzinovheneka kuhloya muntu kuti chiyayiyo chake chiri pari ende ngechiri zvakanakira kuti chiyayicho chaonekwa ndopochitangire madhokodheya kushanda nacho kuchirapa kuti muntu apone.

Munovhenekwa vantu munoonekwa imweni midziyo yakabakura yekuti mitenda unooindamwo wovhenekwa woonekwa chiyayiyi ndechiri izvi zvakanakira ndokuti vaone mitombo yekujupa kuti arambe kuita chitenda chanenge achuramba ndicho.

Tinoziya isusu kuti ndau dzeutano indau dzinoshandwa ngevantu vakafunda ngezveutano hino ye kune dzimweni ndau dzekuti vanenge veibike mutombo vechidzinikira zveshe nekudzivheneka kuti dzizokone kurapa matenda muzvibhedhleya munomu.

Mundau dzinofundwa ngezvemishonga kana kuti mundau dzinovhenkwe zviro zvinode kuonekwa mukati mazvo munotooneke midziyo inotoshande kuvheneka kuhloya mukati kuti zvakadini inotokudze zviro zvidodori ,kuti zviite zvikuru zvioneke zvakanakire kuti ndiyo inovheneka kungaa, ingaa nhengo yemuntu kuti ionekwe kuti chiri kuinesa chiinyi dani nemadhokodheya.

Mundaudzinoita nezveutano dzino zoonekwazve zvimweni zvindau zvinoita nezvekuvheneka kana kuti dzine vantu vanovheneka, kuningira kana ari muntu anenge einingirwa mumwiri makomwo kuti chiini ,dambudziko rakwe ngerenyi uye oriita marapirenyi dambudziko rona iroro.

Kuningirwa kweutano hwevana vadodori, kuningirwa kunofana kutosise kuramba kweiitwa kuitire kuti vantu vawo vakure ngeutano hwakanaka, ndokunaka kwakhona ukoko kuti vana vanokura veiziye zvinoitwa kuti varambe vari vatano.

Zvakanaka maningi kuningira utano hwanamai nevana vavo. Zvakanakira kuti mwana unokura einingirwa kuti aana chirwere chari kuita here eingwarirwawo kubva kuzvirwere zvakasiyana siyana zvakanaka maningi pakuti mwana unokura aine utano hwakanaka.

Utano hwetsvo utano hunoningirirwa kumuntu weshe ngekuti itsvo ndidzo dzinochenese ngazi yemuntu, kuchenena kwengazi yemunhu ndokunoite kuti muntu ararame kana ngazi yemuntu yakasvipa muntu hangararami, hino itsvo dziripo ende utano hwadzo hwakanaka ndokuti muntu arambe anengazi yakachena.

Mundau dzeutano kana kuti muzvibhedhlera, munotoonekwa humweni humidziyo, hungava hunorira, hunoona kuti kuri kuyita mapishireyi, kana kuti muviri wemuntu unopisha zvakadini, zvakanakira kuti ndizvona zvinoti muntu awonekwe, kuti kana eyitsva maningi kuonekwa kuti haangadayi eyi rwara ere.

Tiri muzvibhedhlera vatenda vaya-vaya vanenge vorwara maningi vanopuve humweni humudziyo hwekuti vahambise. Izvi zvakanakire kuti vatenda vanokone kuhamba zvirinane vachishandisa humweni hudiyo hona ihoho panekuti azvihambire ega.

Muzvibhehleya kana kuti mundau dzinorapwe vantu munotoonekawo midziyo imweni inodetsere madhokodheya pangaa pakurapa kana pakuhloya. Midziyo iyi yakanakira kuti ndoinoita kuti mishando wemadhokoteya ureruke.

Tombodazve kubangaradza, neimweni midziyo inooneka, mundau dzinorapwa vanthu, kana kuti muzvibhedhlera. Mudziyo yona iyi, imweni yakhona yotoshandisa masai-sai, kuita kuti ione mashoko ngekukasira. Midziyo yona iyi yakanakira kuti ngeunobetsera madhokodheya mukurapa vanthu nekuvheneka vanthu.

Midziyo imweni inoshandiswa kurapa kana kurapwa inoshandiswa mubandiko reutano imweni yakona yotoshanda yakabatana nekun'a izvi zvinodetseye kuti ukun'a hunenge hweitotsvaka mashoko mumasai sai zvichibudiya painyi pamudziyo wonauwowo hino azvinesi zvinotobudiya pamudziyo wonauwowo zvinokasiya kuti muntu awone zvaanenge eitsvaka

Mudziyo inoshandiswa muzvibhedlera inosise kuwanda , nekuti ndiyo inodetsere madhokodheya pakudetserawo vatenda vavanenge veirapa . Izvi zvakanakira kuti avazoneseki nekushandisa maoko ega voshandisa mudziyo yona iyoyo kuti basa rireruke.

Itoriyowo midziyo inodetsere madhokodheya zveshe nevakoti, pakurape vatatenda. Midziyo iyi yakanakire kuti, madhokodheya ega ngemaoko ake zvimweni zvachona angazvikoni. Unotoshandisa dzona midziyo idzodzo kuti aone kuvheneka kana kuningirwa mukati mwemuntu kuti chii chinomunesa.

Midziyo inoshandiswa mukurapa vantu kana mukuita ngezveutano zvinofanira kuwanda zvakadai ngenaiti nedzimweniwo dzakadaro. Mudziyo dzonaidzodzo dzinodetsera madhokodheya nevakoti pakuita mishando wavo pasina zvinganyanya kuvanetsa ndozvinotohambisa mushando wavo

Mudziyo inoshandiswe muzvipatara kana muzvibhehlera inosiyana siyana imweni yakona ndiyo inoona kuti ngazi yemuntu iri kuhamba zvakanaka ere imweni yakona inoningire kuti ngazi yake iri kupishe zvakadini izvi zvakanakire kuti ndozvega zvinoite kuti muntu ararame zvirozvo kana zvikashata muntu ararami.

Iriyo imweni mudziyo inotoonekewo munorapwe vantu, kana kuti munoitwa ngezveutano. Mudziyo yonayo inodetsera kuti inodetsere madhokodheya paanenge eirapa, kana vakoti paya pevanenge veirape muntu. Zvimweni zvakhona azvingaiti ngemaoko ega, asi zvinotoitwa ngei? Ngemudziyo yona iyoyo ngekuti ndooinonase kuite zvakanaka, kudarika zvinoitwa ngemuntu pamweni pakhona.

Midziyo ino shandiswa ngemadhokotera, inosiyana-siyana, iriyo midziyo ino shandiswe mukurapa zvitenda zvemadziso, kwoitawo imweni ino shandiswe kurapa zvitenda zvemazino, hino midziyo iyi yakanakire kuti ndoinoreruse mushando unenge weiitwa ngema dhokodheya zveshe nevakoti.

Mukurape vatenda mumukuwo umweni munotoshandiswe mudziyo inodetsera madhokodheya kuti avheneke nekuhloya kunenge kuri kuti muntu chinenge cheimurwadza panenge peimurwandza pemenemene ngepari.

Muzvibhedhlera kana mundau dzinoitwa ngezveutano itoriyo imweni mudziyo inoshandiswa kuvheneka kungaa kudini kuningire kuti muntu chiri kumunesa chiini ende choita marapirwei zvona izvozvo zvakatonaka ngenyaya yekuti ngemadziso ega dhokodhera aangazvioni asi eishandise muchini idzodzo unozviona.

Dziyo yekuzvibhedhlera inooneka mungaa muzvibhedhlera mwakhona kana kundau dzinoite zvekuvhenekwe zvitenda midziyo iyi yakanakire kuti ndoinorerusa basa rana mukoti raana remadhokodheya ravanenge veiita.

Midziyo imweni inooneke muzvibhedhlera inohloya kuvheneka mukati mwemunhu. Izvi zvinodetsera kuti madhokodheya aone kuti chii chingadaro cheinese munhu kana kuti chiyaiyo chiri chirikupande muntu.

Mukurapa vantu , vanorapa vakona zvakadai ngemadhokodheya avangakoni kuti vashandise maoko avo ega asi pamweni vanoshandisawo mudziyo inovadetsera. Midziyo iyi yakanakire kuti inobaite zvemene mene kudarike zvinoitwe ngemaoko.

Midziyo imweni inooneke muzvibhedhlera kana ndau dzinorapwe vanthu, ngeyekutoti inovheneke chiyaiyo. inovheneke munyama yemunthu kuti chiyaiyo chiri chirimo. Zvakanakire kuti ndokuti vaone kuti voite murapirei munthu uri kurwarawo.

Mudziyo dzinoshandiswe mukurape vantu kana muzvibhehleya dzinosise kuwanda ngekuti ndidzo dzinodetsera madhokodheya pangaa pakurape vantu, kucheka kana kudini pavantu. Hino dzinofanire kuwanda kuite kuti vasaneseka ngekuite mushando wavo.

Mukudetsere vatenda munoshanda humweni humidziyo hungaa hunonon'ona kana kubvisa zviro zvidori-dori. Izvi zvakanakire kuti humudziyo uhu ndohunokone kupinda, pangaa pakati pemazino kana mudzimweni ndengo dzisingadi zviro zvakakura kuite kuti dzinatse kuite, kubvise chiro chinenge chichide kubviswapo.

Midziyo inooneke muchibhedhleya yakawanda. Imweni yakhona inoite kuti vanhu vabhuye mashoko vari kuretu nekuretu. Imweni yakhona inoshanda kucheka kana kuise kubvise zvinode kubviswe mumunthu. Midziyo iyi yakanakire kuti inoreruse mushando.

Midziyo inoshandiswa mubandiko reutano inosise kutowanda imweni yakona inodetsera mukutobetsera vatenda, imweni yakona inovheneka vatenda, izvi zvakanakira kuti madhokoteya aazonetseke mushando wavo kana vechishandise midziyo yakona iyoyo.

Muzvibhehlera munookwe dzimweni midziyo dzinodetsera madhokodheya pakurapa vatenda imweni midziyo yakona yakaite kunge naiti kana imweniwo inocheka inodetsera kuti maaoko ega angazvikoni asi vakashandisa midziyo dzona idzodzo basa rinohamba.

Itoriwo midziyo inoshandiswa muzvibhedhleya inodetseredza pamweni nzeve dzinyase kunzwa izvi zvakanakire kuti muntu paanenge asingachanyasi kuzwa ngenzee dzake dzakapuwa ngomusiki oshandisa midziyo idzodzo kuti anase kunzwa.

Itoriyo peyaa midziyo inoshandiswa kungaa mumakanyi ngevatenda kana ngemadhokodheya muzvibhehleya, imweni yemidziyo iyii inoshowa dzingaa mwoyo kana mapapu kuningira kuti amuna chiyayiyo chirimwo ere nekuti kana mune chiyayiyo ndechiri chakona zvakanakira kuti ndokuti munhu arapwe chiyayiyo choo asare ari muntu wakapona wakagwinya

Muzvibhedhlera mazuva anaya irimo midziyo kana matuluzi anoshandiswa ngemadhokoteya pakuhloya kana kurapa ,ikiya kiya kuti muntu apone kubva kuchitenda chavanenge anacho.

Iriyo michini inonasmtsirwa kungava kuti izohloya kana kurapa kana kubetseredza mukurapa ririgiyakiya rekuti muntu ahloyiwe apone pachitenda chaanenge anacho.

Midziyo ino shandiswe mu zvibhedhlera ino sise kuwanda nekunaka kuti mutenda paanenge eyi detserwa ange ari pakanaka ende ndiyozve ino detsere madhokodheya kurapa vatenda avavo.

Midziyo inooneke muzvibhedhleya kana mundau dzinorapwe vantu, imweni yakhona inohloya, imweni yakhona yeicheka, imweni yakhona yeivheneka. Izvi zvakanakire kuti ndokuti madhokodheya aone pemene pane chiyaiyo, vokasire kutochirapa.

Imweni midziyo inopangirwa ngezvayo muzvibhedhlera umwu ngeyekuti unotoguma wotogara padhuze nayo wotoibairirwa pamweni pakona inenge yekuise mvura kana kubvise mvura kukuise ngazi kana kukubvise ngazi yeichenesa ngazi yakona izvi zvakanira kuti michini yona iyi midziyo yona iyi inotochenesa yeitorapa pamwepo zvakanaka isingakukuwadzi.

Mudziyo inotooneke muzvibhehlera kana mundau dzinoitwe zvekurapa kana dzinofundwa ngezvekurapa midziyo yakakosha pakuti ndoinoite kuti muntu orapwa inodetseredzawo madhokodheya eirapa muntuwowo ngekuti zvimweni zvakhona azvingaitwi ngemaokonega asi midziyodzo dziripo zvinotokasira.

Itoriyo midziyo inoshandiswa ngevantu muzvipatara kana kuti madhogodheya. Kungaa kuise chipimo kana kuvheneke vantu kana kuone kuti muntu unoreme maremere akadini. Zvakanakire kuti izvozvo ndozvinoitwa ngemidziyo idzodzo muntu ega kana kuti muntu einingira ngemadziso ega hangapimi zvakanaka.

Muzvibhedhlera kana mundau dzinorapwe vantu, angaa mazino kana madziso, munoshandiswe zvimwe zvimidziyo, zvinodetsere madhokodheya kuti vanase, kuvheneka kana kuti vanase kushande pevanode kushanda. Zvakanajire kuti ndozvonovadetsera kuti mushando wavo udini uhambe.

Midziyo inoonekwa muzvibhehlera kana mona munorapwe antu ,midziyo inofana kutowanda nekuti ndiyo inodetsera vatenda wakona kana kuti madhokoteya ,vakowo varapi vezvitenda nepamweni pakutoti mutenda ahambe.

Midziyo ino shandiswa nge madhokodheya kana vakoti ino sise ku wanda mu zvibhedhlera imweni yakadai nge naiti kana dzimweni dzaka daro ndo dzino detsera vana madhokodheya kuti apime chipimo chino diwa che mutombo kana dzimweni wo mvura dzino iswa mu mwiri mwe muntu.

Ana chiremba vemazino vanoshandise midziyo yavo yavanoshandise kutokodora mazino kana kuti kurape mazino ngekuti hazvingaitike ngemaoko ega asi kuti panotode midziyona iyi inovadetsere kuti varape. Kungava kutokodore zino voisa rimweni kana kurapa zino rakona iroro vanoshandisa midziyo inovadetsera.

Muzvibhedhlera kana kuti mundau dzinorwapwe vantu, mune imweni midziyo irimwo inodetseredza vakoti kuti varape muntu ngekuti pamweni pakona pane zvipimo zvisingakwaniswi, zvisingakoneki kupimwe ngei ngemaoko. Ndopavanoshandise chiini midziyo idzona idzodzo kuti vapime kana kuti vabaye pavanoda kubaya kungaa kwese, inobetseredza zvinhu zvisingakonekwi ngemaoko emuntu.

Muzvibhedhlera anamukoti nana chiremba vanoshandisa midziyo yaanoshandisa kungakuisa mvura mumuntu, kana kubudisa mvura mumuntu nezvimweni zvakawanda zvinenge zvakanakira kuti mudziyo iyi inoba yaita zvemene. Zviro zvisingaitwi ngemaoko anoshandisa chiinyi midziyo idzodzo ndidzo dzinoabetsera kuti aone kuona zvakanaka.

Muzvibhedhlera munoshandiswa humweni humudziyo hudodori umu humudziyo hunuhu inaiti, yakanakira kuti inonase kupime chipimo chaunenge uchida kubaire muntu.

Muzvibhodhlera kana kuti mundau dzinorapwe vantu munooneke imweni midziyo inoshandiswa ngevakoti kana kuti ndana chiremba , midziyo iyi yakanakire kuti ndiyo iyo inodetserana nana chiremba kurapa muntu , zvimweni zviro azvingaitwi nemaokonachoremba zvinochiitwa nemuchini wo uwowo.

Nguwa dzakawanda muzvibhehlera hautami midziyo inoshandiswamo midziyo iyi inoshandiswa nevakoti ichivadetsera kurapa vatenda yakanakira kuti pane vamweni mushando inoitwa nemidziyo idzodzo isingaitwi kuti vanoshandisa chiinyi midziyo iyoyo inofanira kunge iri muchibhehlera inodetsera.

Taka ningirana ne bandiko re utano kune mudziyo imweni ino diwe kana kuti ino shandiswe yakadai ino vheneka zveshe nekuto pima mudziyo iyo yakato nakira kuti inotope chipimo chakanaka ne kuvheneka zvingava zviro zvingadai zveida ku vhenekwa.

Midziyo inoshandiswe muzvibhedlera, midziyo inofanira kutogadzirwa yakawanda kuitira kuti iiswewo muzvibhedlera zvakawanda zvakatonakire kuti madhogodheya nevakoti vanozowone zvekushandisa mukurapa matenda avanenge beyirapa.

Mubandiko reutano kana kuti mundau dzinorapwe vantu dzakadai ngezvibhedhlera, munotooneke imweni midziyo inovheneka mukati menyama yemuntu kuti aonekwe kuti chitenda chinomunesa ngechiri. Zvona izvozvo zvakanakire kuti ndokuti madhogodheya aone kuti oita marapirei chitenda chaanonga aona chine muntu.

Mukurapa vantu kana kuti mundau dzeutano. Pane zvimweni zviro zvisingaitiki ngemaoko pona ipapo ndopavanoshandisa mudziyo vemuzvipatara kana kuti muzvibhedhlera. Kuti vabetserekane ndiyo kuita mabasa avanofana kunge echiita ngekuti maoko ega hangadini hangazvikoni yavanoshandisa midziyo iyonayo kubetsera zvavanonga veida kuita.

Mubandiko reutano mwakadai nemune zvibhedhlera kana kuti ndau dzinorape vantu munotoonekwe imweni midziyo yakatokura inorapawo inodetsera pakurape muntu inenge ichitomuvheneka ichitoona kuti zvakamira zvakadiini, midziyo yakanakire kuti ainetsi kushandisa kuvantu vanoiziva kumadhokodheya anoiziva ainetsi kushandisa.

Midziyo dzinoshandiswe mukurapa kana muzvibhedhlera dzimweni dzakona dzinoshandiswa panguwa yekurapa dzimweni dzakona dzinotochengeterwe mushonga dzakanakire kuti dzinochengeterwe mushonga dzakanakire kuti dzinenge dzakanase kuvharwa kuite kuti mutombowo uwowo ungwaririke usazorashika kana kuti usashata.

Mundau dzeutano kana kuti muzvibhehlera munotoonekwe midziyo inoshandiswe nemadhokodheya kana ana mukoti kurapa vatenda. Izvi zvinodetsere kuti veishandise maoko ega azvinga rapiki asi vakashandisa midziyo dzona idzodzo vanodetsereka pamweni pakona vanodura kana kucheka veishandisa mudziyo dzona idzodzo.

Muzvibhehlera zvikuru kana kuti mundau dzinorapwe vantu munotoonekawo midziyo imweni yakakura inodetsera pakutorapawo vantu pazvitenda zvakasiyanasiyana midziyo yona iyi yakanakira kuti ndiyo inodetsera madhokodheya nevakoti pakushandira atenda.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhleya kana kuti mudziyo inoshandiswa mukurapa vantu midziyo yakanaka pakuti ndoinodetsera madhokodheya pakurape zvenge zvirikushatira vatenda zvakakoshere kuti zvimweni zvakona azvingaitiki ngemaoko ega asi kuti paine dzona mudziyo dzinoshandiswa zvinoita nyore azvinesi kumadhokodheya.

Mundau dzeutano kana kuti muzvibhedhleya mutori neimweni midziyo inoshandiswa pakuhloya kana kuvheneka kuningira kuti muntu une dambudziko riri kana kuti une chitenda chiri zvakanakire kuti ndokuti vachiona pekutangira kuti voita marapirei chona chitenda ichocho.

Mundau dzeutano mune zvimweni zvinu mudziyo ee zvekuti zvinopimwa chipimo chemvura yapinda mumunhu kanakuti yabuda mumundu zvona izvi zvinopa kuti vakoti vaziye kuti mvura yabuda kana yapinda mumundu yakawanda sei.

Mazuwa anaaya kurapa kana kurapwa akuchaitwi ngemaoko ega asi kwodode midziyo inovheneka zveshe nekuningira mukati mwemunthu zvisingakwanisi kuitwa ngemadziso emunthu kuti munthu unorapa achiona kuti chinotinetsa ngechiri azvichaiti kuti a ingire ngemadziso ega asi zvitodawo midziyo inoningira mukatimwo.

Mazuwa anaya bandiko reutano rombabate bandika rakakura kugadzire mudziyo yekuti antu arapwe pamwe ngekutorapa vantu vakhona iyi midziyo yekuti vantu varapwe ndiyo yakanakire pakuti ndiyona inoshandiswa ngevanorapa vakhona kuti vaningire zveshe nekutorapa muntu wakhona pasina kuneseka maningi.

Tingati titaure nezvinhu zvekurapa zvinoshandiswa nemanurse muzvipatara vechida kutarisa panorwadziwa munhu kana kuti vachida kubudisa chavanoda kubudisa mumunhu kana kutarisa pakakuvara.

Mitombo yechingezi inotooneka maningi mungaa muchibhedhlera kana mundau dzinotengeswa mitombo. Mitombo iyi yakanakira kuti kana waimwa kungaaa kuidzora, ainonoki kuporesa chiyaeyo cheunenge weizwa. Ukaramba weiimwa unozwa chiyaeyo chiyana chatopera wemene kubaati hwaa .

Mutombo wechingezi imweni yakona inomwiwa imweni yakona inozorwa imweni yakona inobairwa muntu munyama memuntu mitombo iyi yakanakira kuti ainonoki kushanda inotorapa nekukasira ende inenge yakanyorwa chipona chaunofana kushandisa yakanakira kuti ainesi kushandisa.

Mitombo yechingezi, mitombo yotogadzirwa yakawanda mazuwanaya. Kugadzirwa yakawanda kwakanakire kuti, inodetserawo vanthu vakawanda vanenge veineseka ngezvitenda zvakawanda.

Mazuwa anaa kogadzirwe mphando ngemphando dzemapilizi dzinoporese zviyaeyo zvinooneke mumwiri memuntu ende mapilizi aya anogadzirwa akawanda kuti vantu vasaneseka ngekwekumaona kuti vadetsereke muzviyaeyo zvavanenge veizwa.

Mitombo yechingezi mitombo inonyanya kuonekwa maningi muzvitoro zvemitombo mitombo iyi yakanakira kuti inenge yaka gadzirirwa chiyaiyo hino pauno ushandisa kungava kumwa kana kudzora anonoki kuporesa chiyaiyo unokasira kuponesa chiyaiyo.

Mutombo wechingezi mutombo unoba nasirwa pakuti inofana kuti ingwaririke ngemukuwo wakati rebei ende zvakanakira kuti inoshandiswa mukuwo unozotevera.

Mazuwa anaya kwobaaa gadzirwe mitombo dzechi ngezi inobaaa vharirwe muma tombo kuti ingwaririke zvakanaka mitombo iyi yakanakire kuti weingomwa kana kuti weindo donhedzerwa ainonoki kuporesa chiyaiyo inotorumba pona pemene pane chiyaiyo yoguma yotoparapa.

Mitombo yeChiNgezi mitombo inotonasirwa yakaningirana nechiyaiyo chimwe, mukuwo umweni. Yakanakire kuti ukaumwa kana ukashandisa mutombo weChingezi unondorape chitenda chona ichocho nekukasira pasina mukuwo wakareba.

Mitombo yechingezi imweni yakhona mapilizi mutombo iyi yakanakirw kuti peunenge weitoishandisa inenge yakanyorwa mashandisirwe einenge yeide kuitwa yakanakirazve kuti inotorapa ngekukasira.

Mitombo yechingezi nguwa imweni akhona inooneka iri mimatumbu yakaite mvura mvura. Mitombo yechingezi yakanikire kuti inotogadzirirwe chiyaiyo. Paunotoumwa inobva yatoende pachiyaiyocho yotoporesa.

Mitombo yemazuwa anaya mitombo yeChiNgezi mitombo yotogadzirwa yakawanda, kuite kuti iponesewo vantu vanosangana nezviyaiyo zvakawanda mundaramo dzavo. Izvi zvakanakire kuti vanhu vanokasire kupora vasingazotame mutombo ngekuti inenge yakawanda.

Mitombo yemazuva anawa imweni yakona mapirizi ekuti unotomwa nemvura Mitombo yona yakanakira kuti inotorapa nekukasira zvinobaenda pane denda pona apapo kana arimarwadzo zvotonyaradza.

Mutombo iyeyechingezi mutombo yakanaka, nekuti hayinesi kushandisa mukuwo yakawanda yakona inenge yakatonyorwa mashandisirwo aunode kuitwa nekuti zvino hamba mahambereni marapiro aunoita zvinhu izvozvo ndozvawakanakira.

Mitombo yechingezi imweni yakona inoita yekutomwiwa ende inenge yakatovharirwa .mumatumbu kuti ingwaririke hino mitombo iyi yakanakire kuti inotondorape chiyayiyo ngokukasira hainonoki.

Vana vadori dori ndovanonyanye kushatirwa maningi kana vabatwa ngemukuhlani. Hino vanofanirwe kuti vapuwe mitombo inovangwarira kubva kumikuhlanidzo. Mitombo iyi yakanake kuti inotogare yakavagwinyisa miviri yavo kuite kuti vasazorwadziwa ndiyo painouya mikuhlaniyo.

Mitombo yechingezi mitombo yekuti inofanira kungwarirwa yakatovharirwa mumatumbu kuitire kuti isashata. Mitombo iyi yakanakire kuti inenge yakatonyorwa zvemashandisirwe ainonga eida kuitwa.

Mutombo yechingezi mutombo inotonakisirwa yakaningirana nechiyaiyo hino ukashandise mutombo yechingezi inodetsere kuti ainonoki kukuporesa chinguwa cheunenge weitotange kuishandisa unoona weitokadire kupora.

Mitombo yechibgezi mutombo yotoonekwa muzvitoro zvinotengesa mitombo mukuu mazuwa anaya hino mutombo iyi yajanakire kuti ukaishandisa ainesi kuporesa inotoporese muntu chinguwa cheunenge watoimwacho.

Mutombo yechingezi mitombo yotooneka maningi mazuva anaya, mitombo yona iyi yakanakire kuti matumbu ainenge iri anenge akatonyorwa mashandisirwo akona kuite kuti muntu womashandisa aziye chipimo chinode kuti amwe kana kuti ashandise.

Mitombo yechingezi mitombo inodetsera muntu weshe masungukati nemadhodha mitombo iyi yakanaka kuitira kuti inenge yakanyorwa mashandisiro ainetsi kushandisa ends inoporesa chiriporipocho.

Mitombo yechingezi imweni yakona mapirizi anoita kutomwiwa nemvura mapirizi akanakira kuti akagadzirirwa chiyayiyo kuti ukatomamwa anoporese chiyayiyo cho saka ndozvaakatonakira mapirizi mitombo yechingezi .

Mutombo yechingezi imweni yakona inoita okumwiwa , imweni yakona inodzorwa , imweni yakona inoite ekubairwa ngenaiti mumwiri womuntu , umweni wakona unoita ekumwiwa unotomwa wotohamba ngemumatumbu umu wotoende kunenge kweide kudinii kurapwa , mitombo yona iyi yakanakire kuti ainonoki kurapa ende inotirapa pemene mene panedendapo apo ndopeinoenda yosvikanyorapa ndoyazvayakanira.

Mukuhlani chitori chitenda chinotodawo mutombo. Dzingaa dzechingezi kana dzekudhaya. Hino mutombo idzi dzkakanakire kuti ukadzishandisa mukuhlani haunonoki kupera. Dzinokasire kutorape mukuhlani nguva doodori.

Mitombo yechingezi pamweni pakhona inoonekwa iri yekutoshamba ndiyo ,kana kutoshambidze midziyo yepamuzi, kuti igare yakachena. Mitomboyi yakanakire kuti ,inouraye zvimphuka zvinounzere zvitenda.

Mitombo yechingezi mitombo inotonasirirwe matumbu yombonyerwemo kuita kuti ingwaririke, mitombo iyi yamanakira kuti inenge yakatonyorwa mashandisirwe ainode kuitwa hino auzogumi pakuzviwanzira kana kuzvipe mushomani ngekuti mashandisirwe akona anenge aripo ainesi kushandisa.

Mitombo yechimanje-manje imweni yakona inoita yekudonhedzerwa mumuntu mukanwa memuntu. Imweni yakona inomwiva kana kudzoriva mitombo iyi yakanakire kuti inenge yakatonyorwa pachitumbu chakona mashandisirwo ounoitwa. Hino haunesi kushandisa ende unotonanga pemene-mene panorwadza pane chiyaiyo vosvika voporesa.

Mutombo dzechingezi mutombo dzawanda maningi mazuwaanaya mutombo idzi dzakanakire kuti dzikamwiwa kana kuiswe munyama yemuntu adzinonoki kuporese chiyayiyo.

Mitombo yemakuwo wemazuva anaya mitombo yakanaka maningi pakuti inenge yakagadzirwa yakanangirana nechiyaiyo. Hino weingoushandisa mutombowo, chiyaiyo chako hachinonoki kupora chinotopra nguva doodoriyo.

Mitombo yechingezi inoshanda pamwepo nemidziyo yechingezi. Mitombo iyi yakhona yakaite kungatei mvura. Yekuti, inoturikwa mudenga yopinde mumuntu mbichana-mbichana. Mitombo iyi yakanakire kuti hainonoki kuporesa, inoporesa ngekukasika.

Mithombo yechingezi ,mithombo yemazuwa anaaya mithombo yotooneka muzvibhedhlera zveshe nemuzvitoro zvinotengese mithombo. Mithombo iyi yakanakire kuti inokone kutorape zvitenda zvinhu zvotopera zvachose nekudziirira kuti zvisatapukira kuenda kune vamweni vanthu.

Mitombo yechingezi ndiyo mitombo inoziikanwa maningi ngaantu vantu vakawanda Yona mitombo iyo yakanakire kutiinokasira kurapa ainokoki inotorapo pona apapo.

Mitombo yemazuva anaya mitombo yemangezi ndomitombo yotoonekwa maningi inoonekwa yeite yekubayirwa neimwe inomwiwa mitombo yakanakira kuti inorapa ngekukasira hainonoki kumbaiti uchingooedze kumwa kana kubayirwe unotozwa watopora.

Mitombo yemazuwa anaya mutombo inobakasire kurapa, ende yakanakirazve kuti inenge yakatonyorwa pachibhotoro chakhona kuti uyu ngewe munhu mukuru, uyu ngewe ana adodori zvakanakire ino kuti chipimo chakhona chinenge chiripo. Hauzogumi pakuti wazviwanzira kana kuti wazvipe mushomani.

Mitombo yemazuwanaya iyi yooneka muzvitoro zvemitombo. Mitombo iyi yakanakire kuti inenge ine chipimo chekuti unoshandisa mashandisirei kuti isadini usakukuwadza mushonga uwowo, ndopawakanakira. Chimweni chawakanakira kuti unokasire kurapa. Ukatoushandisa kungava kuumwa kana kuodzora unokasira kurapika.

Mitombo yechimanje manje mitombo yamazwanaya mitombo yechingezi mitombo inoonekwa manhingi muzvitoro zvemitombo mitombo iyi yakanakira kuti inorapa ngekukasira zvingava zvironda kana zvitenda zvinoonekwe mumwiri womuntu yakanakira kuti inokasike kurapa ende inenge inechipimi chekuti hauzviwanzire kana kuzvipa muhlumane

Mitombo yechingezi mitombo yemazuwa anaya, mitombo yatowanda .Umwe wakhona maphirizi ekuti unoite ekutomwa nemvura. Zvakanakire kuti anotorapa angaamarwadzo anenge eitike munyama dzemunhu nekutongwaririka pazvitenda zvimweni zvakatowandawo zvinotekeshera nenyika ineyi.

Umwe wemutombo wemazuva anawa mapirizi ona anoitwa nekumwiwa nemvura anobati ukamamwa ohamba mumwiri meshe echiningira peshe panorwadza zveiendererana nekuti mapirizi anorapei worapwa mumwiri meshe wondonyaradzwa panorwadza ngekukasira zvakanakira kuti anokasira kurapa hanonoki.

Mutombo yechimanje-manje mitombo yechingezi , mutombo yekuti inooneka muzvitoro zvinotengese mitombo. Yakatonakire kuti, inorapa vantu ngekukasira, yakaa nekutongwarirazve muntu, kubva kuchi kuzvitenda zvakawanda.

Mitombo yemazuwa anaya yogadzirwa mazuwa anaya ngeyekuti aurwashikwi mushandisirwe wayo ngekuti mukuwo muzhinji inenge yakatonyorwa pazvimadhumbu zvakhona kana pazvimabhokisi zvakhona mashandisirwe aunofanirwe kuitwa hino aurashikwi ende chipimo chinenge chiripo kuti usazviwanzira kana kuzodzipa mushomani.

Mitombo yemazuwa anaya ndiyo mitombo yawanda maningi munyika dzeshe. Mitombo iyi yakanakire kuti yoooneka, ingadhura hayo asi inooneka mwakawanda. Zvanakira kuti inorape muntu ngekukasika ngechipimo chisingamukuwadzi.

Yona mishonga yekurapa matenda mazuva ano yawanda aichaperi amweni akona mapirizi unomwa wotorumba kutondoporesa panorwadza nekukasira.

Muzvikora zvepadera-dera zvobaakosha maningi kuti vantu vadzidze ngezvekugadzira mishonga inorapa zvitenda zvakasiyana-siyana yemazuwa anaya. Ngekuti yee zvirwere, zvitenda, zvetoorarama mundaramo nazvo zvakawanda. Hino vogadzira mishonga idzodzo, dzingaa dzinoita ekutsengwa oro dzinoita ekumwiwa, dzogadzirwa vantu vodetsereka.

Yaayo peyani mushonga yekuti inorapa zviyana zvinoita mwiri wako kana waenderwa ngechiro chausingadi , Yona iyi mushonga yakanakire kuti kuvana vadodori inotoite kuti mwana atoite zvaosimboita mazuva ese zvakanaka kuri kuenda kuchikoro otoende kuchikora asingavhirongudzwi ngezviyana zvinoita mwiri wake aine chiro chaasingadi kana aenderwa ngechiro chaasingadi.

Muntu angarwaaka mwiri wake pamweni pakhona unozvirapa wega asi pamweni pakhona. Asi pamweni pakhona mwiri unozozvikhorera. Ndopayana panoshandiswa mushonga dzemazuwa anaya kuchirapa manji, kungawa kumwa, kudzorera kana kudhonhedzera kuti achingopora. Inorapa ngekukasira yona mishonga ineyi inoenda pemen mene panorwadza yoguma yotoparapa muntu otopetuka kuita zvakanaka.

Mukuhlani chitori chitenda chekuti achinasi kuperera mumuviri wemuntu achiperi chinoramba chitorimwo, hino mazuvano yogadzirwa peya mushonga yoporesa zvitenda zvona izvozvo zvemuditi zvinokotsoresa maningi zvemukuhlani. Mishonga yakona yayeyo inoita ekumwiwa imweni yakona inodzorerwa paditi.

Mapilizi mazuwa ano aya anaka kugara nawo mumambatso mwedu ngekuti zvitenda zvetonorarama nazvo mundaramo yedu mazuwa ano zvawanda hino weindoziye kuti wakabatwe chitenda gara nemapilizi akona ngekuti pazvinode kukushatira wotodini wotomwa upone kwenguwa yakareba.

Mazuva anaya kwanakira kuti mushonga yekurape zvitenda zvakasiyana yakawanda yooneka mazuva anaya haichatamiki yooneka ukapinde muzvitoro zvemushonga unodziona mishongadzo dzinorape zvitenda zvakabaati oh.

Utano mazuwa ano aya hwoningirwa kweshe peya mukati mwemiiri wemuntu nekubanzi kwemwiri wemuntu ,kubanzi kwemwiri wemuntu kunotodzorwa zve mushonga unoite kuti uve neutano...

Akhiti voye mazuva ano kwambanaka peya kogadzirwe mushonga yakawanda kwemene. Yorape mikuhlani yeshe youngabatwa ndiyona iveve. Hino nyika mazuva anaya yareruka mushonga yogadzirwa mazuva anaya kweshe ukaende muzvitoro zvemushonga unobaiona. Inobarape chikosoro pona apapo vechibapora.

Mazuvano kwanakazve kogadzirwe mishonga yakawanda inorape zvitenda zvemadziso, imweni yakona inomwiwa, imweni yakona inoite kudonhedzerwa mudziso kuti chitenda chaonekwa mudziso umu chirapike, chipere kuti hwaa.

Mushonga wemazuwa anaya ndiwozve wekuti tikaningira muzvitoro zvemushonga mungaa mumathaundi kana mumakanyi tinomuona. Mushonga uyu wakanakira kuti unorapa ngekukasira apapo apapo unotopora.

Ndau dzinohloiwa ngezveutano hwendxondo dzinosise kutowanda pakuti ndikwo kwegazve kwekuti muntu akataike musoro kana ndxondo dzake dzisisina kuema zvakanaka ndo kwaanoenda ohloiwa, oningirwa oonekwa kuti oitwa madetsererwei kuti apetuke kuite muntu wakati hwee.

Mubandiko reutano mutori nevantu vanofundiswe kuhloye ndxondo dzemuntu ngemashoko, hino zvakanakire kuti vekaone kuti muntu uyu ndxondo dzake adzizi kueme zvakanaka vanochitore njira dzekuti vamubetsere ndidzo apetuke kuite muntu wakati hwe zvonaizvozvo zvinotobetsera kuti muntu unotoashirikazve mundaraunda mwanogara.

Bandiko rinoonekera ngezvendxondo dzemundu ibandiko rinoshanda pashi pee banduko reutano izvi zvakanakire kuti vandu vandoshanda kubandiko rezvendxndo vanenge veyihloya vandu nekuti chiini chinovanetsa vagare nevandu vakakwana mundaraunda vasaite zviro zvisina kuzonaka payini mundaraunda.

Madhokodheya ane mushando wekuningire utano hweana vadodori. Hino pamweni pakhona madhokodheya anohloya, kuningira kuti chiini chingadaro cheipande mwana. Zvakanakire kuti ndopevanoona marapire avangaita chitendacho ,ngekukasira chisati chashatira mwanawo maningi.

Utano hweana adoodori chiri chinofanire chinotoningirwa kuti chingwarirwe nyika yeshe, pashi reshe. Zvakanakire kuti vana vadoodori ndoovantu vemangwani hino vanofanire kukura nxondo dzawo dzakati hwee, muiri dzavo dzakati hwee kuitire kuti vazoone zvavanoita zvinodetsere kuti vararame zvakanaka kuti vazoraramisawo vabereki vavo.

Ndumure kana kuti hwana hudoodori hunosise kuti huone nguwa yekutamba huri hwega, kuite kuti hufundire zviro zvinenge zveidiwe kuti zvizoita kana zvakura. Zvinodetsera kuti ndlqondo dzawo dzikure dzakanaka dzakati hwee.

Chiro chinoningirirwe kunaka kwacho maningi utano hwevana vadoodori. Izvi zvakanakire kuti vana vadoodori ndoovantu vamangwani. Hino vanosise kungwarirwe utano veiningirwe kukura kwendxondo zveshe nekuti havabatwi nezvitenda here.

Vana vadodori vantu vekuti vanokone kubatwa ngezvitenda ngekukasira hino zvakanaka maningi kuti vanavo vapote veihlowiwa kuzvibhedhlera veionekwe kuti apana ere matenda angadai ode ovabata. Zvakanakire kuti vanogara vakangwaririka kubva kuzvitenda zvakawanda.

Utano wevana vadoodori chiro chinoningirwe kutoitwa mundaraunda dzeshe ende zvakanakire kuti ndookuti vana vakure vaakngwaririka kubva kuzvitenda.

Utano hwevaana vadodori hunoningirwa kubve pakawanda, pangaa pandhlondo nepakutokonya kwemwiri izvi zvakanakire kuti ndo pevanofundiswa anamai vevana kuti vana vanoshambidza mashambidzire akadini vanotamba navo matambire akadini kuitire kuti ndhlondo dzawo dzikure dzakagwinya dzakati hwe, miri dzawo dzakati hwe.

Utano hwevana vadoodori chiro chinoningirirwe kunaka kwacho maningi. Hino pamweni pakhona webandiko racho wanodaidzira anamai weshe vane huvana hudoodori wouya kuti vana wavo waone kudetserwa pakungwarirwe zvitenda zveshe nekuti wadini kuti wagare navo zvakanaka.

Hutano hwevana vadodori hutano hunoningirirwa pashi reshe, hino vakuru vakona vanomboite nguwa yekuti vanenge veinxasa ngezvekuti kuti vodini kuti muntu weshe azviziye , azvitambire kuti zvakakosha zvakanaka kuti mwana angwarirwe chiini utano. Kungwarire mwana utano kwakanakire kuti ndokuti agare akagwinya akure ndxondo dzake zvakanaka asabatwa ngezvirwere zvitenda.

Ndumure dzinofanirwa kunongirirwa utano hwadzo maningi. Dzeiita dzechigadzirirwa zviro zvekuti dzitambe dziri. Zvingaa zvekukwira kana zvinotenderera zvona izvozvo zvinobetsera kuti ndxondo dzavo dzikure dzakati ngwau, kuitira kuti vakure vari vantu vakati hwee vakagwinya.

Kuningirwa kunoitwe utano hwevana vadodori chiro chakakosha ngekuti ndopanoonekwa kukura kwendxondo dzemwana kungaa kudini kwemwana kweshe zvazvakanakire kuti ndipona pavanoone kana pane dambudziko pamwana ndopavanotoroona votokasire Kurwiwa naro kurwa naro rotokasire kupera.

Utano hwevana vadori-dori nemamudhlazana akona chiro chakanaka kuite kuti vana pavanenge veikura vakure vakangwaririka kuzvitenda zvakasiyana-siyana. Izvi zvinoite kuti vakure mwiiri dzavo dzakagwinya.

Vana vadodori vanoningirwa kuti vakure zvakanaka. Izvi zvinoitirwa kuti vakure veixlabanga zviro zvakanaka zvega zvega. Vakure ndxondo dzavo dzakachangamuka.

Utano hwevana vadoodori vangadai varivo avo vachiri kumwa mukaka hunosise kuti huningirwe maningi ngekuti vanobatwa ngezvitenda ngekukasira hino zvakanakire kuti vanochingwaririka kubve kuzvitenda izvozvo kana vakaramba veiningirwa veihloyiwa ngemadhokodheya.

Kuningirwa kweutano hwevana vadodori chiro chakanaka maningi mumakanyi zveshe nekumataundiyo hino zviro zvinofana kuramba zveiitwa kuti vahloyiwe veiningirwe kuti avana zvitenda zvavanazvo ere kuitire kuti vakure vari vantu vakati mhoryo vane mwiri dzakati

Vana vadodori vantu vanoningirirwe utano maningi hino pamweni pakona vanouya veindobairwe mutombo unovagwarira kweupenyu hweshe zvakanakire ndokuti vakure mwiri dzavo dzakagwinya dzisina zvitenda.

Kufunda kwevana vadodori kunosise kuti vatofunda vaitoshandisawo midziyo dzemasai sai kuita kuti vaone mashoko avanenge veida kuona ngekukasira vasinganeseki.

Bandiko re utano raka ningirana ne utano hwe vana vadodori ibandiko rakati nakira maningi ngekuti ndiro rino hloya vana vedu ku ningira kuti vano kure zvakanaka ere richi ningira hee kuti ndxondo dzavo dziri ku kure zvakanaka ere eyi ningirwa kuti vangadei kuti vakure zvakanaka.

Tombobangaridzazve ngebandiko rinoningira ngeutano hwevana vadodori. Bandiko iri rakanaka maningi rakakosha zvisingaiti ende rinofanirwa kukusha mashoko aro kumasungukati nemadhodha eshe ane vana. Kuite kuti vangwarire vana vavo. Vagare veiziya kuti mwana mudodori unodei kuti akure zvakanaka? Unodei kuti atambe neamweni zvakanaka? Unodei kuti ndxondo dzake dzikure zvakanaka?

Muntu unosise kutofundawo ngezvemushando waanenge eida vamweni vanofunda ngezvemutano kungaa kurape vantu , zvakanakire kuti muntu akfunda oshande mushando unenge otozvionerawo mare yake yekuti unozviraramira eidetserawo zvakadai ngevarwere vatenda kuti vapone.

Kufundiswa kwevantu vanozorapa vantu chiro chakanaka pakuti vanhu vanenge votoziye mushando wavo. Hino zvakanakira kuti avazoneseki vanenge vechitoziya mushando wavo kurikuraoa vanenge vechitoziya zvitenda zvakasiyana -siyana kuvantu.

Pandiko reutano nebandiko refundo mabandiko maviri anorwidzana pakuti kubandiko refundo kunofundiswa vantu vanofunda nezvemushonga. Vanga vanofunda mwedzinogadzirwa kana mwedzinongwarirwa. Izvi zvakanakire kuti ndovanhu vanozobhuya kuti muntu eyirwara ngechakati unoda mushonga wakati.

Vantu vanoshande muzvibhedhlera kana kuti, mwona munovhenekwe vantu vanosise kuti vatonge vveitoziye maitirwe akhona kuitire kuti pevanenge veizorape vantu, vasakuwadza kana kushaisha. Zvakanakire kuti ndozvega zvinopedze zvitenda kana kurapa vakarwara

Vantu vanoshande mune vatenda ,vane zvitenda zvekuti zvinokona kutapukira kune amweni anhu, vanosise kutopfeke pahla dzinovangwarira vona kuti vasatapukirwa ngezvirwere izvozvo. Zvakanakire kuti vanogara vakangwaririka ,utano hwavowo

Mubandiko reutano mutori nevantu vakadai ngemadhokodheya vanengw vakanse kubikwa panyaya dzekurapa idzi, hino vanochibatama muzvibhedhlera mwo umwomwo kudetserana kurape muntu. Zvakanakire kuti vanenge vechidetserana vakawanda kuitire kuti muntu apore.

Munguva inoitwe zvemutambo iyani, mungava muzvikora kana paini kunotode vantu vanoningire ngezveutano apapo kuitira kuti pakaite muntu unokwara vanorumbepo vandomupe zvekuti akasire kupora paakwara pona apapo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo, zvitoro zvonosise kutokuwanda munyika, pakuti ndizvo zvega zvinotipe mutombo yechingezi ,zvakanakire kuti tinoone mutombo ngekukasira pasina kuneseka.

Muzvibhedhlera mukuwo umweni munotamike mitombo hino kune zvitoro zvinotengese mutombo ingava yechingezi kana magombotiyo zvitoro izvi zvinosise kuwanda ngekuti ndozvinotipe mutombo yekuti tirapwe ndiyo matenda zvakasiyana siyana

Zvitoro zvemutombo mukuwo umweni wakona zvinotonyore mutombo yazvinenge zveitengesa. Izvi zvakanakire kuti muntu unotoendemwo eitoziye kuti urikundotenge mutombo wakati, zvisina kuneseka.

zvitoro zvemutombo mukuwo muzhinji wakona zvinotengese mutombo yechingezi. Mutombo yechingezi yakanakire kuti inoporese chiyaiyo ngenguwa doodori. Hino zvitoro zvinofane kuwanda kuti vantu vasaneseka ngekwekuone mutombo.

Zvibaariyo zvitoro zvinotengese mitombo. Hino zvitoro izvi zvinosise kuti zviwande kuite kuti vantu veide mitombo unotengeswemo vasahambe mimango wakareba kuende kuotenga, vahambe mimamgo midoodori vooguma votoone mutombo dzavo votoende kuorapwa.

Zvitoro zvemitombo zvinosise kuwanda mungaa kumakanyi kana kweshe kune vanthu. Izvi zvakanakire kuti ndikwo kwona kunotengwe mitombo yekuti munthu akabatwa nechitenda worapwa ndiyo.

Muzvitoro zvemutombo ndoozvitoro zvinonyanya kuoneka mitombo yemazuwa anaa zvitoro izvi zvinofane kutowanda kuite kuti vantu vechide mutombo vasaneseka vanokasira kuiona ngekukasira votokasirawo kurapwa zvirwerw zvisati zvadzaka mudzinde.

Zvitoro zvinotengese mitombo yeChiNgezi zvinosise kutowanda mumakanyi kana kuti mumataundimwo. Kuwanda kwazvo kunodetsere kuti vantu havazoneseki ngekwekuone mutombo yekuzvirapa kana yekurapwa kana vasangana nedenda ravanosangana naro.

Ndau dzinotengeswe mutombo, indau dzakatinakira maningi, ngekuti ndodzinotitengesere mutombo inorape zvitenda zvaka zvine mihlobo yakasiyana-siyana. Hino muntu aazoneseki kwekuone mutombo, kana zvitorozvo zvakawanda.

Zvitoro zvemutombo imbatso dzinotooneka maningi mumataundi ngenguwa imweni mumakanyimwo , ndau idzi dzakanakire kuti ndidzona dzinotengeswe mitombo inorape zvitenda zvemuhlobo yakawanda.

Mizvitoro zvemitombo munyanye kuoneka maningi mutombo yechingezi. Mukuvo umweni vakona nemagomboti anoonekemo zvitorozvo zvakanakire kuti ndozvinotengesa mushonga, inorape zvitenda zvakati oo, mweshe mwatinorarama.

Zvitoro zvinotengese mitombo inorape matenda zvinosise kuwanda kwese kunogare vantu. Kuitire kuti vantu vasaneseka ngekuhambe mimango yakareba veindo tsvake mitombo. Izvi zvakanakire kuti muntu haazogari eirwara eitwa kuhamba kotsvake mitombo.

Uyingoti pindikiti muchitoro chemitomboye unotsowona yakati cheee mudenga nemudzasi, mutombo idzodzo mutombo dzechingezi dzakawanda dzakona, asi mishomaniwo ngedzekudhaya magomboti dzakanakire kuti ndomutombo dzinodini?,dzinorape muntu aite chitenda chaita .

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kuwanda mungaa mumakanyi kana kuri kweshe kune vanthu. Izvi zvakanakire kuti vanthu avazohambi mimango yakareba kundoningire mitomboyo. Vanenge vohambe mumango midodori votoguma voone mutombo ngekukasira.

Zvitoro zvinotengese mutombo zvinosise kuwanda mungava mutaundi kana mumakanyimo, zvakanakire kuti vantu havazoneseki ndokwekuone mutombo yekurapwa ndiyonaa.

Zvitoro zvemitombo zvinosisa kunge nemitombo yakona isizi kuwanda ende muzvitoro umwo munotosise kushandao midziyo yemasaisai magetsi izvi zvakanakira kuti azvinesi kuti vanthu vaone mitombo nekukasika.

Zvitoro zvemushonga zvitoro zvinooneka maningi munoo munohamba ngevantu kunga kumataundi nenguwa dzimweni mumakanyi ende kuwanda kwadzo kunotonakaire pakuti ndokwega kwatinoone mitombo inotirapa zvitenda zvakasiyana siyana kunyanya zvona, kunyanya Yona mitombo iyi yechirungu yechingezi.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvitoro zvinotosise kuwanda mungava mumakanyi kana mumadhorobhenimwo zvakanakire kuti vantu avazonetseki kuone mitombo kana kuti avazohambi mumango wakareba kunotsvake mutombo .

Muzvitoro zvemitombo munosisa kutoti mutoita mitombo yakawanda neimweniwo midziyo inoshandiswa kurapa zvitenda. Mitombo yavanotengesa yona iyoyo yakanaka kuti inotorapa denda rainenge yakatogadzirirwa reitopera pona apapo zvisina kutora nguwa yakareba maningi.

Zvona zvitora zvinotengese mitombo zvinosisa kuwanda mungaa mumakanyi kana mumataundimo zvakanakire kuti vantu avazohambi mumango wakareba kuenda kotsvaga mitombo idzodzo kana vaite dambudziko rechitenda kana kukuwara.

Ndimona muzvitoro zvemushonga mwetinoona mushonga dzakasiyana-siyana, dzinorape zvitendawo zvakasiyana-siyana. Mishonga dzona dzinooneka umu dzakawanda dzakhona ngedzechingezi, dzakanakira kuti dzinotorapa ngekukasira dziine chipimo chekuti aurashiki auzviwanziri kana kuzviisire mushoma.

Dziriyo ndau dzinoshanda pamwe ne bandingo rehutano ndau idzi dzinogadzire mishonga neku tengesa mishonga dzinogadzira mishonga zvese nekutengesa mitombo dzinorape zvitenda zvaka siyana siyana zvakanakire kuti mitombo inorape zvitenda inogara iriyo yei gadzirwa kuite kuti vantu vano rwara vasazorwadziwe kuenda kuretu mishonga inenga iripo vondo tenga.

Zvitoro zvemushoka kana zvitoro zvinotengeswe mitombo, zvitoro zvinosise kutowanda kuito kuti vantu vatoone pekutotenga mitombo yekutozvirapa kana kuti yekuti vaende nayo kwavanorapwa. Zvakanakire kuti ndozvinotongwarira vanhu pamatenda akawanda.

Weingoti pindikiti muchitoro chemushonga unodziona mishonga dzeshe dzakawanda dzakati njee mwona umwomwo mushonga idzi dzinotengeswa kuti vanthu vaone kurapwa zvitenda zvakasiyana siyana saka tinode kuti vanthu vapore vachengetedzeke vangwaririke pautano hwavo.

Mishonga, mishonga aichaziyani ngekuwanda muzvitoro zvemishonga umwo. Mhando ngemhando unodzionemwo mushonga dzidzi. Ungaa nechitenda chakadini, mutombo dzakhona dzirimwo aumbodzitami. Dzakaita ekuti pai pai muzvitoromwo munotengeswa mushonga. Izvi zvakanakira kuti vantu vakawanda avazoneseki ngezvitenda. Zvinorapwa ngemushonga dzacho.

Tikahambe mumatawundi nenguwa imweni mumakanyimwomo, tinoona zvipatara zvemushonga, zvinotidetsera maningi ngekuti ndimwona mwega mwetinoona mushonga wokurape matenda adayi kuti cheeee, ngenyika yeshe ineyi.

Mundau dzeutano kana weinyahamba munosise kuiswe zvinyorwa zvinofundise vantu ngezvekungwarira utano. Zvinyorwa izvi zvakanakire kuti ndoozvinenge zvine mashoko anoite kuti muntu azvingwarire mukubve mumatenda akawanda, nekuti atozvingwarire utano.

Makorokota eheutano, anombopota eyihamba eyibhuya ngemashoko avanonga veyida kuti vantu vaziye. Zvona izvozvo zvakanaka kuti vantu ndopavanozwa kuti vongwarira mangwaririreyi utano, nokuti vakabatwa ngezvitenda zvakadayi ngezvevanonga veyibhuya apapo, vanodini.

Kufundiswa kwevantu vaka ningirana nezve utano chiro chakanaka. Ndipo pegazve pavanozwa nekuziisa vantu vakawanda ngezve utano, kuti vongwarira mangwarirei utano hwawo, vona nevamweni vari padhuze navowo.

Bandiko reutano rine mushando wekukushe mashoko anoite kuti vantu vangwaririke muutano hwawo. Hino pamweni pakona vanodxoke zvidxoko nekutonyore zvinyorwa zvinenge zvine mashoko ekuti vantu vangwaririke kubve kuzvitenda zvakasiyana siyana.

Kuzisa mashoko eutano kuvantu veshe chiro chakanaka pakuti muntu ega-ega unosara eiziya kuti ozvingwaririra zvakadini pazvitenda zviriyo. Zvinoitazve kuti zvitenda zvisaramba zveitapukira kune vamweni vantu.

Bandiko reutano rinosisire kuti ritoparidze mashoko erinenge reide kuti vantu vaziye mungava mimakanyi kana kure hapo. Zvino pamweni pakona vanoite ekudxoke mbahla dzinenge dzakatonyorwa zviro zvavanenge veide kuti vadini, vantu vaziye. Zvakanakira kuti muntu eyitohamba ari mubandiko kudaro akadxoke chidxokocho, munhu unotoerenge zvinenge zveyide kuti muntu arekete.

Muntu weshe unosisire kunge ane utano hwakanak., Hinozve vebandiko reutano vohambazve veibangaradza kuvakawanda vagari vemuntaraunda, mumakanyi kweshe-kweshe veibhuya ngezveutano, veidzidzisa, veifundisa chaunga cheshe vagare veiziya kukosha kweutano.

Utano pee hunosisIra kuningirirwa kumuntu weshe muntu weshe muntu weshe unofano kunge ane utano hino isusu sevantu ngatiyaiye maningi ngatipurutane kune zvetinobhiirwa ngebandiko reutano toyaiya zveshe zvaanobhuya iwewe ukaona une dambudziko enda kuchibhedhlera undoonekwa zvakanakire kuti tisaregera zvirwere zveitapukira kuvantu vakawanda.

Utano hwevanhu pakubara, utano hunotoningirirwe kumunhu weshe uchatobara, hino pamweni pakhona vanonyora zvinyorwa zvinenge zvine mashoko anenge eifundise vantu panhau yona iyoyo yekubara ,zvakanikre kuti vanhu vanogara veiziya kuti vangwarire utano hwavo pakubara.

Utano hunofane kuningirirwa kune mundlazana kuite kuri ena wakona agare akangwaririka kubva kuzvitenda zvino gone kumubata achabve kubara, nekuti chimwana chakona chicha barwa chigarewo chaka ngwaririka kubva kuzvitenda zvinodai kutenderera nenyika.

Utano pakubara chiro chinoningirwa maningi ngokuti chiro chakosha. Hino kuningira utano panguwa yekuti munthu wapedza kubara, zvinoitirwe kuti zvioneke mwana haana ere chitenda chaabarwa nacho kana chiripo chotokasira kudii kutorapwa. Namai akona kuti havazi kukuwara ere chii chinodiwa pavari kuti varambe vari munthu akati hwee.

Masungukati ane ndani vanosisa kuita veimwa magumboti anoita kuti mwana uri mundani akure akagwinya navo vakona vagwinyewo vasazoneseka panguva yavanenge veibara.

Huriyo humidziyo hudori dori hunoningira kuti muntu une ndani kana kuti haana. Humudziyo ihona hwakanakire kuti muntu aite zvaaita unonase kuona kuti zvemene mene une ndani ere kana kuti haana.

Utano hwendombi hunoningirirwa maningi panguwa yavanenge veikura hino pamweni pakhona ndombi dzinoita dzeibude ngazi kuntengo dzadzo dzekudzasi hino panofane kuite zvidxoko zvinofane kuvhare ngaziyo isaerere maerere einoda izvi zvakankire kuti zvinotoite kuti musikanawo agare ane utano.

Madzimai anosisa kudyre zviro zvinoita kuti aite utano pakubara kwaanoita. Izvi zvakanakira kuti kana aine ndani mwana unokura, unobuda akagwinya ena akhona eigara aine hutano.

Ndombi nemajaha dzinosise kutofundiswa panyaya dzebonde kuite kuti pavanenge vazokura voriita variite njira yakanaka vasazobatire zvitenda zvinobatika pakudinin, pakuite bonde zvakanakira kuti zvinovangwarira vona kuti vasazorwara ngezvitenda zvoizvozvo vasazotapudzirawo kune amweni.

Vakoti vanosisira kuningira maningi utano hwaanamai panguwa yavanobara. Zvona izvozvo zvakanakire kuti peshe pavanenge veibara vanobara ngenzira yakanaka zvisina kukuwara mukati. Zvoitawo kuti vabare zvakati twasu

Panguwa inoitwe mitambo zvakanaka kuti pagare paine mitombo padhuze kuite kuti muntu akakuvara okasire kurapwa pasina kuti unoshatirwa maningi pasina unomurapa. Zvakanaka ngekuti unokasire kudini kupora.

Kupota wechigwinyisa mwiri chiro chakakosha, pautano hwako semuntu. Zvakanakire kuti zvinotokungwarira kubva kuzvirwere zvemukati, zvakadai ngezvinobata moyo nemapapu, zvakanaka maningi.

Kugara weigwinyise mushuna wako zviro zvinotokurudzirwa maningi munthu weshe uchakagwinya ngekuti zvinoita kuti ungwaririke kubva kuzvirwere zvemwoyo.

Kurovedza mwiri chiro chakanaka maningi pautano. Ngekuti ndochinoita kuti ngazi yako ihambe zvakanaka nepamweni pakona inoita kuti ndxondo dzako dzipombonoke. Zvinovanhu vanofanika kufundiswa ngezvazvo kuita kuti vagare veiziya vangwaririke pautano hwengazi zveshe nendxondo.

Tikaningira peshe panoitwe mitambo panofanira kunge patiro nee, veutano kana kuti pane mitombo inoita kuti munhtu akakuwara pona apapo akasire kurapwa. Zvakanakire kuti apana pekuzoti tingasimudze munthu wakuwara anapa panotambwa mitambo tomboenda naye kuretu iyo kunooneka mishonga dzinofana kunge dzitoripo kuti munthu akasire kurapwa pona apapo pakuwara pasati panyanya kushatirwa maningi.

Vanduko remutambo nebandiko reutano mabandiko mawiri anodyidzana banduko remutambo rinobetserwawo nereutano pakuti vandu veyitambe mutambo vanogone kukwara vondorapwa kuri kubandiko reutano zvakanakire kuti ndopavano kasire kubetserana kuite kuti akuwara asarwadziwe maningi.

Bandiko remutambo nebandiko reutano mabandiko mairi anoryidzana hino munthu unoningirwe kuti upote weigwinyise mwiri wako wega kuite kuti usabatwa ngezvitenda zvemwoyo netsinga dzinohambise ngazi.

Kuite mutambo chero chakatonaka mukurarama mundaramo yemuntu, pakuti unotogwinyise makodo zveshe nenyama .Zvinotodiwa maningi kuti munhu arambe eigwinyisa muiri wake ngekutwasanudza twasanudza.

Muntu unoite zvemutambo unofane kutoita eyigwinyise mwiri wake ngekupota eyiita zvavanoita kumutambo wakona kuti agare akagwinya. Izvi zvakanakire pakuti ndozvega zvinoita kuti muntuwo akone kunga kumutambo uwowo kuti anase kutamba akagwinya

Panoitwe mutambo ringaa bhora kana kurumba panotodiwe mushonga nevantu vanoshandisa mushonga yoyoyo kuitire kuti pakaita munhu unokuwara kana kudini apapo unode mushonga wotorumbepo wotomupa kuitira kuti apore ngekukasira.

Zvimweni zvitenda zvinobata mazuva ano zvakadai nezvekubata mwoyo azvichaiti kuti zviningirwe nemadziso hino madhokoteya anoshandisa midziyo inoshanda nemagetsi ichiona ichipinde he mumasaisai kuita kuti vaone kuti chitenda chona ichocho chiri nepari chiyaiyo chiri nepari ende choda kuitwa marapirwei.

Tobangaradzazve kurapwa kwezvitenda teishandise midziyo yemagetsi kana kuti yemasaisai iyi yakanakire kuti inobati pona apapo kana pari pane chitenda inotoenda pona apapo yotobhuya kuti chiinyi chiripo ende chinoita marapirwenyi.

Kushandiswa kwemidziyo yemagetsi nemasai sai muutano kwakanaka maningi kuite kuti ndidzona midziyo dzinobaavheneka kuone kuti chiini chiri kurwadze muntu, muntu une chiyaiyo chiri oonekwazve kuti oite murapirwei.

Kurapa kwemazuwa anaya kwotodawo peyaa midziyo inoshandisa magetsi nemaai Sai. Izvi zvakanakira kuti midziyo iyi inodetsera kurape vantu ngekukasira ainonoki. Inotsvaka mashoko mumasai sai kuita kuti vantu varapwe madhokotheya abetsereke.

Mazuwa anaya muzvibhedhleya kana kuti mundau dzinorapwe vanthu makwirirawo, moshandiswawo michini yemasai sai pakurapa vanthu, michini iyi yakanakire kuti ainesi kushandisa ende inokasira kutounze mashoko ngekukasira, yeivheneka zveshe e nekuona mechiona pachena ndozvayakanakira michini iyona iyi.

Michini yemasaisai yakazoti kuuya kubandiko routano yakanaka ngokuti unobaningira dambudziko raunaro panga panyambo pamwiri wako kana pamwiri pemundu , unobaningira isingazvikuwadzi mwiri wakozvinobavheneka zvega usingambokuwari kana kurwadziwa.

Muzvibhedhlera kana kuti mubandiko remutano mwoshandiswawozve muchini yemasai sai Yakanakire kuti ndiyozve inobavheneka kuningira nepaini pemuntu kuningira dambudziko raanaro pangaa pamooko mungaa mumwoyo kana mundani inobaa vheneka muchini yonayo yoningira zviri kunetsa zvone kurapwa .

Mutombo yekudhaya magomboti ekudhaya amweni akona anooneke mumashango mumapandanda mwemene. Asi amweni akona otooneka nemumamizi ngokuti onasirwa pokuti akure arimumamizi. Mitombo iyi yakanakire kuti hainesi kutoshandisa ende haidhuriri vantu.

Mitombo yekudhaya mutombo inooneka maningi arimashakani. Mitombo iyi yakanakira kutoti ainesi kuona inotooneka pasina mari yawatomboshandisa. Yeitorapa kutowedzera kutopona kwenguwa yakareba.

Magomboti anokona kutorimwa kana mumamindamwo kana kumaningire mumashango. Magomboti akanakire kuti anorape vantu zvitenda zvakawanda pashi panapa. Akanakirazve kuti kana arape chitenda anorapa zvenguva yakareba hauzorambi uimashandisa kana vamboma shandisa.

Mitombo yekudhaya inonyanya kuoneka maningi ari mashakani ozonasirwa kuite kuti muntu amwe muto wakhona kana kut atorye ari mashakani akona. Mitombo iyi yakanakira kuti ainesi kuona inotorapa ngekukasirazve.

Magomboti mutombo yemushango anonyanye kuoneka arimashakani pa bande kana mutsinde, mutombo iyi yakanakire kuti ukawushandisa haurambi weishandisa ngekuti paunenge watowushandisa apapo unotorapa zvekutoti unopona kwenguwa yakareba.

Mitombo yakudhaya inonyanya kuoneka maningi ari mashakani ekuti vantu vanozorya kana kumwa muto vakona. Mitombo yakudhaya yakanakira kuti hainesi kuona inotorapa zvisingazokuvadzi mwiri pamberi apo. Inotope kuti muntu apone kwenguva yakareba.

Mutombo yedu yekudhaya mutombo ye mushango mutombo ino oneke mu matundu kana kuti mu mashango mutombo yona iyi yakanakira kuti inoto kasire kurapa yarapa inotope muntu ndaramo yakareba nekumu gwinyisa kwe nguva yaka reba.

Mitombo yekudhaya inooneka maningi ari mashakani mumashango umu. Yakanakire kuti hainesi kuona ende inotope muntu ndaramo yakareba. Ngekuti haikuvadzi mwiri vemuntu inoporesa kwega haizotokuvadzivo zvimweni mumwiri mwemuntu.

Magomboti anonyanya kuoneka maningi ari mashakani ,mapande kana munzinde dzemumbuti mumashango umu magomboti akanakire kuti aanesi kuona kune muntu unomaziya ende anorapa aangagari hawo asi anorapa nguva iriyo iriyo eitoporesa muntu eisara akatakazika.

Mutombo yekudhaya mitombo yakavhenekwa yochoonekwe kuti inotorapa matenda akawanda isingakuryiri mare ndomutombo isikanesi kuona yekuti weitohamba mumashango weitoziya zita rawo wechioneka unotouona unotorape muntu pasina mare yawaryirwa

Mitombo yekudhaya mitombo inonyaye kuoneka maningi ari mashakani mitombo yekudhaya yakanakire kuti inooneka pasina kushandise mare inooneka nyangwe uri murombo kana mupfumi unondoona haudhuri.

Mishonga dzekudhaya mishonga dzemushango dzinombaioneka kunaka kwadzo mazuva anaya ngokuti dzona mishonga idzi hadzikwa dzi muwiri womundu mundu akatowoma kana kuti akaguka haakwari muwiri wake unobai pora pona ipapo.

Mushonga yona iyi yakabviwa nayo kudhara ndiyona mishonga ye mushango ngekuti inobai rapa pona apapo zvimweni zvirwere zvino korerwa peya nge mishonga dze ma zuva anaya asi idzona dze mushango ndo dzinotozvi kona zvitenda zvo kuto rapa kuto pedza kwemene.

Mitombo yekudhaya yakaonekwa kuti ndiyo yorapa mazuva anaya hino voita yokuirima voinasirira pekuti ikure iri mwakadai ngemuzvitumbu vozvicheka voisa mavhu voisamo tsangu dzakona dzotokura zvakanakira kuti atichainingiri mushango mwega totokona nekuikudza iripamuzi tooida tinoishandisa nyore.

Mitombo yakudhaya kana kuti magomboti, otonasirirwavozve kuti iiswe mumatumbu, ombonyerwemo kuitire kuti angwaririke. Zvakanakire kuti ndokuti azoshandiswa aripo zvisiri zvekuti anenge eitsva panguva yega-yega yaanenge eidiva.

Tirimwe rakadai ngegenha mukomboti rakaonekww kukosha kwaro maningi mukurapa zvitenda hino pamweni rinoita yekuti simwe mumizi kuitire kuti voride vasanetsekane nekuriona.

Mutombo yekudhaya yotohloyiwa kugume pakuiswa mumadhumbu yombonywa kuti ingwaririke nekuti itoshandisike zvakanaka mitombo iyi yakanakire luti inotodetsera ingasakasira hayo asi inodetsera ndokuti mundu unotopona kenguva yakareba.

Magomboti mitombo inokono kuoneka iri pakawanda. Angaa mashakani, mapande, muchero kana nzinde dzembiti yakona. Magomboti akanakire kuti haasi ekuti unondoomatenga mukuwo umweni. Unotoende mushango wosvika, wototora, wonasira-nasira zvaanonasirwa, kwakutorapa.

Magomboti akadai ngegehlani anogona kutonasirwa kutoshanda zvimweni zviro zvakadai ngekunasira ganda, zvakanakira kuti anenge ototengeseka otopa vantu mare.

Mitombo yekudhaya mitombo ye muma shango yakawanda yakona mashakani kana munzinde mitombo iyi yakanikire kuti inotooneke mu mashango ayi shandisirwi mari weiida kutondo tora mushango wotodini woto rapwa.

Magomboti amweni akona akadai nge gedhlani otonasirwa kuite mutombo inoiswe muma dhombo yongwarirwa. Izvo zvakanakire kuti inongwaririka kuti izoshandiswa kwemikuwo inozoteera.

Magomboti anotange kutombonasirwa kuitire kuti achizoona kurape zvitenda zvaanenge einasirirwa magomboti akatonakire pakuti anotonasirwe ngevantu vanotomaziya eitorapa pona apapo muntu eitosare atopona.

Iii eya mitombo yekudhaya inobaoneka ndiyo mitombo inorapa ichitoponesa muntu kwenguwa yakareba . Mitombo yekudhaya yakanakira kuti hainetsi kuona imweni yakhona mashakani mapande kana munzinde yakanakire kuti ainesi kuona inorapa yeitogwinyise muiri kwenguwa yakareba muntu wotopona kwenguva yakareba kana akarapwa ngemitombo yemushango.

Mitombo yedu yekudhaya nemitombo yedu yemushango, mitombo yekuti autengi unohambe wotoende mushango wotoningira wega wotozvirapa. Yakanakirahe kuti kana uchirapwa ndiyona aikuwadzi muiri wako, aikukuwadzi inotokurapa kwega yeikusiya usina pawashaishika

Mitombo yekudhaya mitombo yemushango mitombo yakanaka maningi yakanakire kuti inoite kuti mwiri wemuntu ugare waka gwinya ino gwinyise mwiri wemuntu ende inooneka mushango apana pekuti unotenga kana kudini inooneka painyi mushango ndo payakanakira.

Mitombo yedu yemushango mitombo yekudhaya , mutombo yekuti vantu vofane kutoiziya ngekuti inorapa ngekukasira aikuwadzi fti chiini mwiri wemuntu inotomurapa pona apapo yeitomusiya akatakazeka.

Pamitombo yakudhaya paneumwe unozigavakava, mutombo uyu wakaningirwa uchiwonekwa kuti unorapa zvitenda zvakawanda maningi ,zvinounogare waka hloyiwa wotoiswa kanamumatombo kuitira kuti vanhu vazowushandisa mazuwa anoteera kana kuti mwedzi dzinotevera uripo, hapasisina nguva yekukwire mushango kuutsvaga unenge utoripo wakangwaririka.

Mitombo yemushango mitombo yekudhaya mitombo yotoningirwa kunaka kwayo maningi mazuwaanaa hino vantu vongwara vogara vakatoihleya votoisa mumatumbu kuita kuti vagare vanayo mumakanyi mwawo pevanoida votodini votoishandisa zvakanakira kuti apachina pekuti muntu akarwara kana kuti akaite dambudziko omborumbe mushango inonga utoripo wotoshandisa pona apapo.

Mutombo wekudhaya umwe wakhona ritori gavakava rinotoshandiswa kugadzira imwenizve mitombo yotoite yechingezi inotidetsera kurapa zvitenda zvakasiyana -siyana nekutoti kana warumwa ngenyuchi dzakawanda maningi unotokurapa wopora

Mitombo yedu yekudhaya mitombo yemushango yotosise kutonasirwawo yechitoiswawo mumatombo kuite kuti ingwaririke ikone kuzoshanda mikuwo inoteera zvinobhuye kuti atizorambi teindotsvake mushango mishonga idzi tinenge tagara titorinadzo pamuzi.

Mitombo yekudhaya yazohloiwa yaiswa nemumatumab, yakaonekwa kutivimweni yakona aishandickurapa zvitenda kwega. Inotonasirise kana neganda remuntu ,kubanze kwemuntu kunotokone kunasiriswe ngemutombo yekudhaya. Izvi zvakanakire kuti muntu akanasirwewo ganda rake ,wakudakadze kuningira .

Mushonga dze mushango mushonga dze kudhaya dzinobaiti dzika kone kushandiswa nge muntu unodzi ziya kwemene muntu unobai ziya mashandire akona hei dzinobai rapa mushonga idzodzo adzi kwadzi mwiri we muntu asi dzinobai pedza chirwere chitenda ku kasira pona apapo muntu eyi sara aka gwinya akabai takazika.

Tombobangaradza zvinonga zvemishonga yakudhaya mishonga yemushango. Inoshandiswe kurapa zvitenda zvakawanda mundaramo yedu umu. Imwe yemishonga vakona igavakava rona rinoshande kurape zvirwere neamwenivo matambudziko akawanda mukurarama kwedu muno. Zvakanakire kuti rinooneka nyore rechibarapa kusara muntu apora.

Kurapwa nemutombo wekudhaya kurapwa kwakaonekwa kuti kunotoponesa ngekukasira hino kunokurudzirwa ngekuti kwakanaka Kweitwa ngekuti akukuwadzi muviri wemuntu asi kunongoda hako muntu weinyasa kukuziya.

Magomboti mitombo yatooneka kuti inodetsera maningi kuzvitenda zvakawanda. Magomboti akanakire kuti kana wamashandisa haurambi weingomashandisa ngekuti anorapa kwenguwa yakareba , kana warapwa ndiwo unotopona chitendacho kwenguwa yakareba.

Tobangaradzwazve ngekushandiswa kunoitwe mithombo dzekudhaya. Mutombo dzekudhaya dzinooneka maningi mumashango asi dzimweni dzakhona dzoitweekurimwa mumakanyi. Mitombo yekudhaya yakanakire kuti ayinesi kuona inotorapa ngekukasisa pona apapo, isinganyanyi kukuwadza mwiri wemuntu sare kuporesa kwega ayikuwadzi mwiri wemuntu.

Magomboti mutombo unofane kuto zvikanwa kuzikanwa ngevantu vakawanda. Hino pamweni pakona inonyorerwe zvinyorwa zvinokombe kuvantu kuti vantu vaziye ngezvayo. Kuziise vantu ngemagomboti kwakanakira kuti ndokutoti vazive kuti anoita mashandisirwei kuti aporese muntu.

Vantu mazuwa anaya vangwara. Voite ekutosima magomboti ayana mumamizi mwawo, zvonazvo zvakanakire kuti apachapedzi nguwa weindoningire magomboti mushango, ananege ari pamuzi pako. Weida kurapa kana kurapwa chitenda wototora pona apapo padhuze wotorapwa.

Mitombo yekudhaya imweni yakona inoonekwa ari mashakani kana maruwa ,hino mitombo yekudhaya yakankire pakuti inooneka pasina mari yashandiswa mukuwo umweni ende inotogwinyise mushuna wemuntu, muntu unotopona kwenguwa yakareba kana eirapwa zvitenda zvaanazvo ngemutombo wekudhaya.

Kuita nezvemagomboti chiro chakanaka kungava kuziya magadzirirwo anoitwa nemashandisirwo anoitwa zvona izvozvo zvakanakira kuti ukone kuzomarapisa zvitenda nekuziya zvitenda zvaanorapa.

Kubvira mukushandiswa nemukugadzirwa nekurapiwa zvitenda nemitombo yemushango kana kuti mitombo yekudhaya kwakanaka maningi ngekuti ndopanotoziye vanhu marapirwe ezvitenda zvinodai zveikorerwa ngemitombo yechingezi, zvakanarizve kuti mitombo yekudhaya hadzinesi kuona, hadzidhuri.

Tombo yemukudhaya mutombo yekushango makomboti yonase kunasirwa mazuwa anaya yeiswe mweinongwaririrwa mwakanaka kuite kuti izoshanda mukuwo inoteera kana mazuwa anoteera iripo.

Magomboti amweni akadai ngemupfuta magomboti akatoonekwa kuti akanaka maningi pakurape zvitenda magomboti akanakira kuti aanesi kuona anooneke mumakwasha mumashango pasina mare yeunenge washandisa.

Magomboti anonyanya kuoneka maningi ari mashakani, angaa maruwa, mapande kana midzinde yembiti imwe mikuru kana midori dori. Magomboti akanakire kuti haanyanyi kutengwa. Ungava murombo kana mupfumi, unokone kumaona pasina mari yaashandisa.

Magomboti anonyanya kuoneka ari mashakani. Magomboti akanakire kuti haanesi kuona. Anoonekwe mushango, amweni akona oite ekurimwa mumamizi. Akanakire kuti anotoporesa asingaryi mari yemuntu. Haana zvekuti unotenga.

Ma gomboti mutombo yakanaka maningi mu utano hwe vantu ngekuti mitombo iyi ukai shandisa aurambi wei shandisa unoto sandisa kamwe nguva imweni wotodi woto pora pamweni pakona aito tengwi wotoi shandisa mahala.

Mitombo yekudhaya mitombo yemushango inosisa kuti vantu vanofunda nezvayo ngekuti mitombo iyi yakanaka pakuti ainesi kushandisa kumuntu weishandisa inoonekwahe pasina mare aidhuri.

Makomboti amweni akona anotoenekwa mumizi zvakanakira kuti vandu avachapedzi nguva yakawanda veihamba koningira makomboti anenge atori pasinde votokayapo votodii votorape vandu kana kuzvirapa vona.

Magomboti zviro zvinotoningirwe kunaka kwazvo maningi mazuwa anaya, ngekuti zvakaomeka kuti ndomitombo inorapa yeitopa muntu ntaramo yakareba. Yakanakire kuti aidhuri apana mare yeunoshandisa.

Mutombo yekudhaya, mutombo yemushango, magomboti otoita eirimwa mungaa mumakanyi muminda. Izvi zvakanakire kuti anonase kurimwa akawanda, kuite kuti atosvikawo kuvantu vakawanda aporese vantuvo ngenguwa.

Mitombo yekudhaya kana kuti magomboti imweni yakona yeite yekutosimwa nemumakanyi kuito kuti vantu pavanenge veide kushandise mitombo idzodzo vasaneseka nekumbohamba kodzitsvaka mushango. Vanodziona vakatodzisima pamuzi apapo, izvi zvakanakire kuti zvinotongwarire nguwa yavanenge vaifanire kundohamba kuende kuretu.

Kune imweni miriwo kana kuti muchero yetinotorya inotoshanda semutombo yona muchero iyi kana kuti miriwo iyi yakanakire kuti tinenge teirya teita ngatei tirikutorye muriwo asi pamweni pakona teitozvirapa, zvakanakira kuti tinogara takatogwinya mwiri yedu totorarama nguwa yakareba.

Mitombo yemushango inokone kuoneka ari mashakani, mapande kana munzinde dzemumbiti. Mutombo iyi yakanakire kuti hainesi kuona, haidhuri. Mupfumi kana mutombo unotoona eitoonawo mitombo idzodzo pasina mare yaashandisa.

Magomboti mutombo waishandiswa kudhaya kusati kwauye yechingezi. Mazuwa anaa magomboti anoshandiswazve. Magomboti akanakire kuti aadhuri, aashandisirwi mari, mukuwo umweni wakhona kutotora parinenge rakamera woritora worinasira wotozvirapa.

Magomboti anonyanya kuoneka maningi arimushakani, mapande kana kuti nzinde yemumbiti hino magomboti akanakire pakuti anooneke mumashango aakudhuriri aasi ekuti unotsvaka mare kuti umaone mukuwo yakawanda yakona inotooneke mushango.

Akiti wee na magoboti aya vantu vomangwarira pya mazuva anaa .Voite kumarima mumakanyi ,kuite kuti pavanengevomada avaneseki ngekomaningira mushango .Kutoende padhuzepo ,pangaapakanyi kwakutotora ,muntu otorapwa.

Mitombo yechinyakare mitombo yemushango mitombo yekuti inofanire kutange kutombonasirwa isati yashanda. Izvi zvakanakire kuti kuri kumwiwa unonase kumwike zvakanaka. Kana kuri kuisike pachironda woisika worape chiini zvakanaka.

Mutombo yekudhaya inotoningirirwa kutonaka kwayo maningi mazuva anaya, umwe wakona igehlani. Gehlani rakanakire pakuti rinotorapa zvitenda zvakawanda maningi zvingaa zvemukati mwenyama kana kuti kubanze kuganda ino. Gehlani rinorapa zvese zvirwere izvozvo.

Magomboti amweni otoita ekusimwe mumuzi, kuite kuti paanenge eibhiiwa, apachapedzi nguwa weindomaningira mushango. Wototora pamuzi pako, wotozvirapa, kana kutorapawo umweni muntu.

Mitombo yekudhaya yakawanda yakhona mashakani, nzinde kana kuti mapande. Hino mitombo iyi yakanakire kuti inooneke mushango. Ainesi kuona kuantu anoiziya kubaatoxonda peiri wotodini wotorapa munhu. Yakanakire kuti aikuwadzi mwiri wemunhu, inotoita kuti munhu atogwinya mwiri wake.

Mitombo dzekudhaya mitombo dzemushango ndidzona peya dzotoningirirwa kushandiswa maningi mazuva anaya. Ngekuti hadzinesi kuona ende dzikaonekwa ngemuntu unodziziva kwemene, dzinobarapa pona apapo dzisinga kuvadzi muviri wemuntu.

Mitombo yekudahaya, mutombo yemushango. Mutombo yotozikanwa maningi mazuva anaya ngekuti ndooyotorapa zvakanaka. Hairwadzisi mwiiri womuntu. Ikatoone muntu unoiziya, inotorapa zvakanaka chero chitenda cheibaapera kuti pee.

Mutombo yedu yekudhaya mutombo yemushango ndomutombo yotozeze kuti ishandiswe kurape matenda akawanda mazuwa anaya , yakanakira kuti ainesu kuona, kutoende mushango wotovhunika kwaakutoone mushonga uya wotodini ,wotorapa ,yakanakirazve kuti aikuwadzi mwiri wemunhu inotorapa yotokusiya wakagwinya.

Mitombo yedu yemushango kana kuti mitombo yekudhaya. Mitombo yekuti inotooneke mushango kana kuti padhuze nemuzi. Yakanire kuti hainesi kuona, haikudhuriri, onondoiona pasina mare yawashindosa endi yeitorapawo muntu kutosiya apora mukuwo imweni wakona.

Mutombo yedu yekudhaya mutombo yemushango mutombo yekuti aunesi kuona autengwi mukuwo umweni saka wakanakire kuti aukurwiri mare ende unoti ukato kasire kurapa usinga kuwadzi mwiri wemuntu unotosiya wakataka zika

Mitombo yedu yekudhaya kana kuti mitombo yemushango yakawanda yakhona mashakani emimbuti, nzinde dzakhona kana kuti mapande akhona ende akanakira kuti kubaitoti weimaziya wotonanga paatori woguma wotodini dziri nzinde wodzana ari mashakani wotapura, ari mapande wotophapha wotokasire akanakira kuti aakuwadzi munthu anokasira kurapa asikakuwadzi mwiri wemunthu.

Mitombo yekudhaya mitombo yemishango mitombo yeiushandiswa maningi mazuva anawa yakanakira kuti ainesi kuona kupinda mushango uchiuzuva wotoningira wotozvirapa nekukasira.

Eya, kubva kudhayakwo nemazuwa anaya mushonga yemushango ndiyona inoshandiswa kurapa matenda amweniwo osanganikwa nawo mundaramo. Mushonga wona uyu wakanakira kuti aunesi kuona, aukuwadzi futi mwiri unorapa pona apapo weitopora .

Mushonga wemushango unobagadzirwa ngemuntu wemene unoziya unoziya marapiro awo mushonga wakanaka pakuti unorapa nekukasira usingakuwadzi mwiri wemuntu mushonga dzona idzo dzakanakira kuti dzinooneka adzidhuri adzikuryiri mare yako.

Kudhaya kwawo mandau aishandisa mushonga yavaibatsvaka vemene mumashango yokurapa ndiyo matenda akawanda peya mishonga iyi yakanakira kuti haikuwadzi muiri inovarapa isingashaishi muiri wako inobagwinyisa muiri wako.